Mbuma ,oyo ya monene ba bengaka yango, pastek ezali na kati ya bilanga nango na ba matiti pembeni.

Nzete ya lisangu na lisangu na yango na kati ya bilanga na se matiti.

Kopo mibale ya mafuta ya nakombo ya extra clair, oyo esalisaka bana basi na basi mikolo, loposo ekoma mopeto.

Esika oyo ba christu ba kutanaka bango nyonso bayaka kosambela Nzambe, ezali na mur oyo ya brique.

Ba sapatu ya mwana etelemi likolo ya mesa na likolo yelamba ya pembe Moko ezali likolo ya sapatu mosusu ezali na ba langi ya bokeseni oyo esangani

Mwana mobali alati bilamba ya moyindo asimbi ballon na maboko alati na sapatu na atelemi na bala bala .

Zamba matiti etondi eza na nzete ya moto na ekuke ya monene na langi ya motane na lopango ya manzanza.

Ndeke oyo ezali na langi ya pembe na moyindo na maboko ya langi ya motane ezo pumbwa likolo ya nzete na se nango ezali na ebale.

Ba buku ekangami esika moko ezali na kati ya sachet ezali na ba mikanda ya pembe na ba nzele ya motane na bonzenga.

Ba panzi sango bazo tuna mituna na mokonzi na kati ya biloko ya politique.

Biloko ya koliya eza na linzanza ya masanga ya sukali na kombo ya Coca cola Awa ezali na Soso oyo bakalingi n'a oyo babengi pizza.

Lopango ekangami na mabende ya mwindu eza na elembo ya ko lakisa il faut kotelema avant obima otala pembeni Nanu avant obima.

Mwasi ya soda atelemi alati bilamba ya ba soda na ekoti ya moyindo ya ba soda asimbi monduki ya molayi.

Maboke ya pondu ezali na kati ya lituka oyo esalemi na ba nzete oyo babengi ya kitikwala, etelemi na se.

Sapato, ya batu mikolo ya basi etelemi na se ! eza na sima, oyo ezali na langi ya moyindo na pembe ! yango ezali ya kala, eza ya sika te !.

Batu bavandi na ba kiti mobali ya munene ya mwindu azali pembeni na mwasi ya pembe kati kati n'a mwasi mususu pembeni awa ya moyindo.

Mafuta oyo ezali na kombo ya Pau Pau ezali mafuta ya bana basi oyo balingi kotelisa poso na bango po ekoma pembe.

Ba bwatu ebele ezali nakati ya ebale ya liziba. Moko ezali na bana mibale ya mibali misusu ezali na batu te.

Kisi ya mbuma ezali na likolo ya mesa oyo ezali na elamba oyo eza na langi ya bonzinga ba kisi ezali muambe, mibale esi basalisi yango.

Ba kopo ya mafuta mitano ezali esika moko na Kombo ya Coco Pulp mafuta oyo esalisaka loposo kokoma pembe pe elembisaka yango.

Batu mitano batelemi ezali na bilengi mibali misatu na ba mikolo mibale na muasi moko basimbi elongi ya tuku mibale

Nzete ya mbuma ya pomme ya langi ya motane ezali na makasa ya langi ya pondu na misusu yako kauka n'a se.

Ba kisi oyo ya mbuma ezali na mbuma zomi na kati, eza n'a kombo ya Dexarose ezali kisi oyo esalisaka na na niama ya libumu na salite ya libumu.

Mwasi awuti zando kote kosomba biloko azali na molangi ya coca oyo ezali ata n'a eloko ma kati te alati elamba ya liputa na shacosi ya moyindo.

Fufu balambi ya pembe basali lidusu na kati batiye supu na pembeni ezali n'a nyama Ya mabumu na nyama ngombe.

Na ndaku bakonzi nyonso bakutani po ba solola bayeba eloko Nini il faut basala pona mboka moko azali Awa azali kotala naye téléphone naye.

Bilenge mibali mitano babeti ndembo, ba zali esika ya bosakani, ba zali ko beta ndembo na bango, ba lati bilamba na ya pembe na ba sokisi ya motane .

Bana kelasi bazali na klasi balati bilamba ya bozinga bango nyonso ba ngunzami, bazali ko koma na buku na bongo moko azali kotala côté oyo.

Zamba eza na ndako mibale na mususu moko na sima naba nzete ebele na matiti ya vert.

Motuka ya polisi etelemi liboso ya ndaku ezali na langi ya bozinga pe ekomami na langi ya pembe na sima nango ezali na ndako oyo ezali na lininisa ebele liboso.

Eleko oyo ba latisaka bilamba, e lati bilamba ya basi ya mikolo, oyo ba bengi na Kombo ya bazin. Ezali bilamba ya Afrika.

Nkosi etelemi ezali bisika Yako kauka ata lititi moko matiti nyonso ezali ya ko kauka yango moko kaka etelemi liboso wana.

Esika basalaka ba kiti na ba mesa na biloko na bango basalelaka na mabaya nioso ezali likolo ya mesa.

Nfumbwa na mabaku mingi na sani, ezali na langi ya pondu na mesa.

Mokonzi ya mboka. ya Mboka France na kombo ya macron ,azo pesa moto moyindo mbote oyo bazali pembeni pe bazali bato moyindo bango pe baza bakonzi.

Mwana mobali atelemi liboso Awa alati bilamba ya bosakani mpe azali esika ya bosakani na misusu bazali na sima bazo zela ba sakana mikino na bango.

Ndaku oyo ba sambisaka batu pe bakangaka bango libanda ezali na ba soda oyo babengi ba policier balati bilamba na bango batelemi na mulongo.

Esika oyo eza lokola pembeni ya zamba, bazo timola lobulu moko ya munene, elenge mobali moko atelemi liboso nango mosusu atelemi na likolo.

Loboko esimbi mafuta oyo ezali na kombo ya , Lotion Bio plus ! ezali mafuta oyo esalami na kokoti, ezali na foto ya Mwana mwasi ,asimbi na matama naye!.

Balabala ya makadam ezo zingama na likolo ezali na ba ngomba na ba nzete ya milayi na matiti toko loba lokola zamba likolo.

Motu oyo ya mobali azali ko kende apesi biso mokongo alati ekoti ya langi ya bozenga na sapatu eeali na langi ya pembe na bozenga.

Buku ya bana kelasi oyo eza na kombo ya Mickey parade géant eza na langi ya bozinga, langi ya mai ya pondu na langi ya mosaka.

Buku oyo ya mathematique etangisaka Bana kotanga na pembeni ezali na ekomeli misato moko ya moyindo na ya motane na ya bonzinga.

Loboko esimbi mulangi Oyo azali naba langi embele namufiniko ya mpebe ya Poudre ya bana ya babebe na kombo ya boudchou

Esika oyo bazali koteka ba buku yako tanga ezala na Bana n'a batu mokolo bakoki kosomba buku ya kotanga lisolo ya moto yo ya nyama.

Sani ezali likolo ya mesa ezali na misouni ya soso oyo bakalinge bakousi yango malamu atie matugulu likolo pilipili ya mosaka na pilipili ya Lange ya pondu

Batu bavandi na kati ya ndako mondele azali na kati kati azo yoka bango pembeni ezali na dembele oyo eza Yako mata te.

Mbetu ezali na ba coussin mibale oyo ezali na ba langi ya bokeseni langi ya pondu, langi ya moyindo, ya pembe.

Nase ezali na panier oyo na langi ya pondu na ba dongo dongo ebele, likolo loboko ya mwasi esimbi ba dongo dongo nanu bakati te.

Mwana mwasi azli kotala Awa ati ba suki eye liboso babengaka yango coiffure chinoise

Batu mineyi batelemi ezali na mibali mibale basimbi ba sacoche ya langi ya pondu na basi na katikati moko alati elamba ya pembe, na sapato ya pembe .

Mwana mobali angunzami amatisi lokolo moko likolo atie loboko likolo nango, asimbi ndembo naye na se alati na sapato ya moyindo.

Sapatu ya moto mokolo etelemi na se ezali na langi ya moyindo ezali pe na ba singa na yango ezali pe na langi ya moyindo.

Maboko mibale esimbi na mutu. Moko ezali na lopete, Moko mosusu ezali na ba lopete mibale

Mwana mwasi alakisi biso suki naye liboso pe na sima akangi suki ya ba meche oyo ezali na langi ya motane liboso ba kangi ye Yako lala na sima ba kitisi yango.

Sahani ya pembe ezali likolo ya mesa ya pembe ezali na ba mbuma ebele ya bokeseni ezali na malala, ezali na manga, ezali na paka paka, ezali na payi payi, ezali na bitabe, eza pe na anasi.

Mutu ya mobali atelemi alati elamba ya pembe, asimbi sacoche ya mukongo na telefone liboso, azali pembeni ya mutuka naye ezali na langi ya moyindo.

Bana basi bazo beta ndembo bazali na esika ya mikino bazo beta balati bilamba ya langi ya mosaka ezali na ndembo ezali likolo moko azo tala yango.

Motuka ya pembe ezali na pneu ya moyindo etelemi esika oyo ezo linga esimba mazuti po ekoma kotambola malamu.

Sapatu e telemi na se, ezali na langi ya bonzinga, e salemi na bilamba pe ezali na libende pembeni oyo ba kangelaka yango.

Mbetu oyo esalemi na mabaya pe na ba nzete na kati batie ba nzete na libaya na sima nasaleli mabaya ezali na kati ya ndaku esika oyo balalelaka.

Mesa ya mabaya na se eza na ba carottes kumi likolo eza Nanu n'a matiti nango pe ezali Nanu ya sika ewuti na bilanga.

Ndaku ya masano, place batu bayaka kosala masano ekeseni.

Mwana mobali azo beta tembo alati elamba ya motane na mosaka azali azo mata likolo pona kozua tembo naye.

Kongo ezosala bilanga ezo longola matiti nyoso oyo ya salite po ekoka kosala pe kolona bilanga nango na sima .

Singa ya kingo oyo ezali likolo ya sakochi ya bana ya basi nyonso etelemi likolo ya mesa, na sima ezali na eloko ya pembe.

Soda atelemi liboso ya bana klasi alati bilamba ya ba soda asimbi mundoki pe alati na ekoti na bango. Bana kelasi bazali kotala ye bazali koyoka makambo azali koyebisa bango.

Ba mibali mibale bafandi batie mwana ya moke na kati kati alati elamba ya maputa alati na eloko ya matoyi akangi suki ya ba mèche.

Muana mobali atelemi liboso ya mutuka oyo ba bengi bus, atelemi azo lakisa mosapi kuna alati bilamba ya kaki na mapapa na makolo na ekoti abalusi na sima.

Nzela oyo ya rayi etambolaka na train ezali na train ezali koleka matiti ezali pembeni n'a ba salité n'a ngambo kuna ezali na lopango oyo ezali na bopeto te.

Mutuka etelemi liboso ya zando ekuke ya liboso ezali ya ko fungwama ezali na mobali atelemi liboso na yango na sima ezali na biloko eza na kati mbetu na ba kiti

Mwasi ya mukolo alati elamba ya langi ya motane apesi biso sima azali na suki oyo asanoli ya mwindu.

Loboko ya motu esimbi benda oyo ezali na ti ya miliki esangani na chokolat eza likolo ya mesa ya libaya.

Esika Yako teka biloko ya matoyi na biloko ya Kingo na ya maboko ya basi oyo ezali.

Bana basi ba mitie esika moko ya ba soda ba misusu basimbi minduki misusu asimbi bendele ya mboka na bango.

Mwana mobali atelemi atié maboko na matama azo tala liboso alati elamba ya pembe likolo na se alati elamba ya bonzinga.

Ba mafuta etandami na etandelo ya ko teka, ezali ya basi pe ya mibali ezali pe ya bato ya moyindo na bato ya pembe.

Mibali mibale bangunzami bango nyonso balati ma lunette bazo tiya mikono na bango na kati ya papier.

Bala bala ya macadam ezali likolo ya mayi ezali na pond likolo ya mayi pe na zamba pembeni ba nzete ebele na ba matiti ebele.

Libulu ezali na se ya sima oyo , Ezali Libulu ! na likolo na yango ezali na Lititi ya makasa ,oyo ezali na, Langi ya pondu .

Ndako ezali na langi ya motane na ba ekuke ya langi ya pembe liboso nango ezali na ba fololo na matiti n'a se ya langi ya pondu na ba nzete ya langi ya pondu pembeni ezali na motuka ya langi ya moyindo.

Buku eye eza na liyemi ya mwana mwasi likolo na mwana mobali na se bazali kotanga ezali ya bana kelasi ya motoba.

Oyo ezali Kisi ya kotiya batiyaka na sima Pona kosalisa ba maladi moto aza na ngo na nzoto.

Sanduku ya fulu Oyo batiyaka bosoto ya bala bala etelemi Awa ezali na ba pneus nase ezali na langi ya mozinga na sima na yango ezali na tukutuku etelemi ezali ya pembe na mutuka ezali koyaka na sima.

Ndaku ya etekelemo batekaka biloko ya bokeseni pe ebele ezali na ekuke ya matalatala .

Masanga ezali na linzanza ezali na kombo ya Bavaria, ezali masanga oyo eza na alcool te.

Bala bala ya likolo ya mosusu oyo ba bengi na kombo ya pond, eza na mituka mibale eza komata na moko eza ko kita. Na mwinda ya bala bala pembeni nango na se eza na ba nzete.

Ba photo ya batu Oyo bazali nà ba église na ba ekeleziya na bango eza ekeziya ya bokeseni

Mobali ya soda ya moyindo alati bilamba ya ba soda na mokanda ya ba soda azo tambola na bala bala azo tala liboso.

Ndako ya monene makasi ezali na ba mutuka na limbanda ezali nakombo ya Victoria Mall esika batekaka biloko na bilamba na eloko nyoso ezali na Tina nayango

Esika oyo ba bongisi basali yango kitoko batie pe ba fololo na mesa pe na sima ba bongisili batu oyo baye kobala esika bako vanda.

Liyemi ezo lakisa biso lisanga ya batu mibale, ya mboka ya Côte d'ivoire na ya mboka Congo Brazzaville.

Bana basi na Bana mibali bazo bina mabina ya mboka.

Mobali ya mondele atelemi liboso azo pesa mitingi alati matalatala azali na suki ya pembe na motu naye.

Mabaya mibale ezali likolo ya mesa ezali na mabende pembeni oyo eza na minu ekoki kolata mabaya mosusu.

Liyemi ya bala bala ezali na ba nzete na ba kasa na langi ya pondu na ba Fleur nase

Esika batu bayaka komela na kolia, mesa eza na ba kopo na ba verre eza na masanga ya sukali na ya makasi.

Bana mibale batelemi liboso ya nzete oyo ezali na makasa ya langi ya pondu moko ya mukolo asimbi leki naye na mapeka bazali kotala liboso balati na ba singa ya Kingo.

Mesa ya libaya etelemi na sima eza na makolo ya moyindo.

Esika oyo batekaka masanga ya makasi pe batiaka ba ndembo batu ba binaka ezali wana na mesa ya moke ya matala tala na ba kiti na sima liboso.

Ba , Sapato etelemi na se ! ya moyindo ya batu mikolo, ya basi moko eza na se mususu , eza likolo nango etali na mopanzi.

Mesa esalami na kiti kwala ezali na likolo na molangi ya masanga ya sukali oyo babengi Coca cola na pembeni ya masanga ya makasi oyo ba bengi Macandrews pembeni ezali na sachet moko oyo ezali na ba pomme yako kalinga.

Ba kiti etelemi na se ezali na kombo ya pouf, esalami na ba coussin na bitendi ya maputa likolo mesa ezali na kitala tala.

Liboke bakangi na makasa oyo ya bitabe bakangi yango na singa ya nzete ya bitabe ezali liboke ya mbisi to pe ya soso to pe ya musuni.

Ba beti ndembo motoba na mukolo oyo azo lakisa bango batelemi bazo zua photo bazali na kati ya stade ya mikino ba kati bilamba ya langi ya lilala likolo na se balati ba kupe.

Mwana mwasi atelemi azotala liboso atie loboko mokonambanga.

Mwana mwasi azo tambola na makolo na bala bala asimbi molangi naye ya langi ya monzinga alati elamba ya kelasi na sima na ye ezali na lopango ya manzanza oyo basali yango na ba tol.

Mibali na basi batelemi esika ya lisano balati bilamba ya masano balati pembe likolo na se balati moyindo.

Ndaku ya monene ezali na bisika mibale n'a se Na likolo eza na ba kiti libanda nango ya moyindo na misusu mibale eza pe n'a eloko liboso likolo oyo ya libende ba tandelaka bilamba.

Sani likolo ya mesa, batie ndunda na mbisi yakokauka.

Ba sapato ezali na likolo ya mesa na se na mesa ezali na langi ya pembe sapato ezali na langi ya moyindo ya batu mikolo ya basi ezali mapapa na liboso ezali na mabende oyo ezali na langi ya mosaka.

Motuka ya pembe oyo babengi na camionete ezali na esika n'a sima oyo ememaka biloko ezali na bala bala ya mabele oyo ekaboli ba ndaku.

Mwana muke ya bebe ya mobali, afandi nase na ba carreaux azali kotala. alati bilamba oyo esangani ba langi.

Ndaku oyo ezali na langi te ezali na lininisa ya mabende na ekuke ya mabende ezali esika oyo bakangaka batu oyo basali likama.

Ngomba ya molayi ezali na likolo eza na zamba oyo eza na ba nzete na ba matiti n'a se ezali kokita na mabanga oyo ya mabele.

Oyo makasa ezali na langi ya pondu ebotamaka na nzete oyo babengi bambou n'a se nango tozo mona sima na bakasa ya mike mike.

Soso ya mobali e telemi na matiti, eza ya pembe na moto ya motane, eza na matiti, likolo n'ango eza na matiti ya ko kawuka, na se ezali matiti ya sika .

Mwasi alati elamba ya pembe nase amemi mwana na maboko atelemi nase ya nzete ya mbila na sima ezali na ba brique.

Pembeni ezali na nzete ya monene eza na ba likonga etelemi na likolo nango n'a se Awa ezali na caisse oui ezali na ba biloko mosusu.

Mafuta ya kopakola na elongi na kombo ya papaye, likolo ya mesa na ebombeli nango,

Table oyo ezali na sani ya biloko pembeni eza na makayabo oyo Yako kalika naganbo ezali na ndunda oyo balambi eza na Lange ya pondu

Molangi ya mafuta elali na se na sima ezali na kombo ya beckon esalisaka na maboko po ete maboko na yo ekawuka te.

Batu ya mibali batelemi moko ya kati kati asimbi nzete alati kazaka ya langi ya bozenga na ekoti ya langi ya moyindo.

Esika bazo tekisa ba poudre ya bana, poudre ya bokeseni eza na oyo ezali na kombo ya vague mosusu eza na kombo ya baby.

Ndako ya mukie ezali na lopango ya salite ya kala na ekuke n'a yango ezali ya manzanza eza na porte ya mukie na lininisa ya mukie.

Etandelo oyo ezali yakokangama basali na libaya ezali nabiloko ya libende.

Motuka ya moyindo, ezali liboso ya lopango ya ndako ya Nzambe.

Milangi mibale ezali likolo ya mesa ezali na mafuta oyo ba sangisi, mifinuku ya milangi ezali na langi ya pembe.

Bana ya mboka batelemi bazali na mboka ezali basi na mibali, batomboli maboko bazo pepela batu pe bazo zwa bango bilili.

Mbeli oyo ezali na minu ya makasi ekataka biloko nioso oyo esalemi na mabaya. Ekata kiti, ekataka mbetu, ekataka mabaya nioso.

Ba mama oyo ba tekaka ba mapa na ba bassin, bawuti kozua ba mapa na bango bazali kotambola nango baza na mapa likolo na mutu na ba bassin.

Bilengi basi mineyi na mobali moko basalaka ba film ya Congo Kinshasa, na loboko ya mobali ezali na Naomie, Maria, na mobali Guecho, Amina na Cyana.

Mesa ya mabaya na se likolo sani ya mbele ya pembe, ezali na ndunda oyo ba bengi biteku teku esangani na solo na pili pili.

Ndaku oyo ezali na bosoto mpo bazali kosala ngo likolo ezali na mwinda misatu ekangami esika moko na se ezali na mabaya oyo ba matelaka.

Mobali afandi alati kanzaku, ya langi ya motane na singa ya kingo ya mayaka alati ekoti ya ba silamu.

Sapatu ezali likolo ya sima oyo eza ya salité ya bana, esi ekomi salité pe ezali ya langi ya bozenga.

Batu bana ya basi ya mikolo bazali ko sakana bazali na eteni mibale, ba misusu balati bozinga ba misusu balati mosaka bazo bundela kozua ndembo na bango na maboko.

Mutu ya mobali atelemi asimbi sakoshi ya moyindo atelemi liboso ya ndaku ezali na langi ya pembe na ekuke ya moyindo.

Ba flele ya pembe ezali likolo ya makasa ya langi ya pondu eza esika moko eboti na mabele.

Oyo babuku ya bana moko eza likolo ekomami phisique chimie

Mabende mibale etelemi moko ezali na langi ya mbwe mosusu ezali na langi ya moyindo ezali esika moko na ba mashini mosusu pembeni nango.

Nzete ya libende etelemi na bendele ezali na ba langi mibale moko ezali na langi ya pembe mosusu ezali na langi ya motane.

Ndaku oyo ba tekaka bilei biloko ya komela na biloko ya bopetu ya ndako

Mwana mwasi azo tambola na bala bala ya batu ya makolo alati elamba ya liputa likolo ezali na elamba oyo ezali na langi ya mosaka azo Liya na nzela alati na lipapa.

Sani ya nyama yako kalinga Na kati kati batie pili pili na matongulu pembeni ezali na bongela misato oyo ezali na masanga ya makasi na mabanga ya Mayi.

Mafuta oyo ezali na milangi ebele na Kombo ya the ordinary ezali ya mafuta ya makasi na ya mafuta oyo ya huile

Mafuta oyo ezali na kombo ya diprosone esalisaka loposo ya motu oyo ezali na mikakatano na ba bouton to na makwanza yango ebikisaka loposo.

Kisi ezali na kombo ya Guaflex, ezali ya mayi. Esali Kisi oyo esalisaka na maladie ya zolo, na kingo, na kosu kosu.

Mwana muasi akangi suki ya ba mèche alati liputa, alaleli mama naye baza na mbetu mama naye alati liputa ya motane.

Ekeko oyo elati elamba ya motane na pembe ezali esika oyo ba tekisaka bilamba ya masano nyonso oyo ya mokili .

Sapatu ya mwasi ya mukolo etelemi na se ezali na langi ya moyindo na kati kati ezali na langi ya kaki.

Bendele etelemi n'a nzete ya libende ezali na lange misatu eza na lange ya pondu, lange ya pembe na lange ya motane.

Esika oyo batekaka biloko ya matoyi na biloko ya kingo ezali biloko oyo esalemi na mboka mosusu.

Ba nzete ya makemba na bilanga ebandi kobimisa ba fleur n'a ba makemba ya mike.

Esika bazali koteka ba mbabola, bazo teka ba mbabola ya manzanza pe ya bokeseni mosusu ezali ndenge mosusu na se eza na matiti na likolo pe ezali na mesa ya manzanza.

Ndembele oyo ezali na langi misatu eza na langi ya pondu, langi ya motane, na langi ya mosaka na kati kati esika ya langi ya motane ezali na monzoto oyo ezali na langi ya mosaka.

Maboke ya tomate baza kotekisa oyo eza liboso ezali na tomate moko n'a se oyo ezali malamu te esi epasuki misusu ezali minene.

Na mutuka ya transport ezali liboso ezali na bana misatu bazali kokota n'a lininisa ba misusu mibale batelemi n'a sima

Batu mibale ya mibali ba telemi moko alati bilamba ya bonzinga ya mokolo na ya moke alati elamba ya motane, ba simbi eloko na bango oyo ezo lakisa que baza balongi.

Ndaku ya ko sala nango ya kitoko ya monene ezali na langi ya pembe na likolo kuna ezali na maboke ya fololo oyo pe ezali na langi ya pembe.

Sani ezali na makemba Yako tokisa pembeni kati kati eza na mbika n'a soso Yako kalinga.

Buku oyo ezali na langi ya bonzinga, ezali likolo ya ba buku mususu ezali na kombo Livre du Professeur oyo elobi ke ezali buku ya ba lakisi.

Makolo ya mobali etelemi nase elati sapato ya moyindo eza na ba singa pe ya moyindo oyo ekangami malamu elati pe mbati ya moyindo .

Sapatu etelemi na se na sima ezali na langi ya kaki, ezali molayi pe ezali ya malili eza ya ko lata tango ya malili.

Motuka oyo etelemi pembeni ya libanga libanga wana ezo tinda motuka eleka te ezali na langi ya bozinga.

Esika ya koteka biloko ya bana ya kelasi ezali na biloko nyoso ya bana ba buku na farde na bikomeli nyoso na kati

Mesa esalemi na mabaya ba kiti esalemi na mabaya ezali na ba coussin na elamba oyo ezali na langi ya pondu kuna na sima ezali na ba kiti esalemi na coussin ya moyindo.

Esika oyo bazali koteka ba mbeli, ezali na mbeli ya minene na mbeli ya mukié ezali na ba langi ya bokeseni langi ya moyindo, ya bonzinga na ya mabaya na se.

Mutu ya mokonzi ya mboka Congo Brazzaville na kombo ya Denis Sassou Ngeso alati matala tala.

Buku oyo ya bana yakotanga nakombo image talk ezali ko tangisa bango makambo ya mokili, na banzete namakambo ya mokili.

Foto ya mwasi na mobali ezali likolo mwasi azali n'a se alati elamba ya moyindo azali kotala bango na pembeni ezali na mwana oyo alali likolo ya libanga.

Na kelasi bana mikie ya mobali na mwasi bavandi na ba kiti na bango ya mabaya na liboso ezali na mwana mwasi oyo alati elamba ya pembe na bozinga asimbi nzete azali ko tangisa baninga naye.

Batu ebele bazali esika ndaku ezali kokweya ndaku ekweyi mabanga ebele na ba biloko ya mabende ebele ezali nase na Batu bazali kotala

Machine oyo elambaka loso na moto eza likolo ya mesa ezali na langi ya pembe na bonzinga na kombo oyo ya boston.

Basi bazali kobongisa manioko oyo bazo tanda na moyi po ekauka balati bilamba ya maputa bango nyonso bakangi ba kitambala na motu.

Sapatu etelemi na se ezali na langi ya motane esalami na kitambala ezali na singa ya pembe oyo ekotaka na kati bazo kanga.

Liboko esimbi ba kisi oyo ezali ya mbuma na kombo ya Sulfate de Fer esalisaka maladie oyo moto azali koyoka pasi na mikuwa.

Esika oyo ezali na ba ekomeli misato nyonso ezali na langi ya bonzinga ezali likolo ya mesa oyo ezali ya mabaya.

Machine oyo enikaka ba mbuma nioso, mbuma ya manga, ya malala ya tondolo nioso pona kosala yango ekoma masanga ya sukali.

Soda atelemi na bala bala amatisi loboko alati ekoti naye ya moyindo azali kolakisa batu nzela oyo bakoki koleka na mituka oyo ekoki koleka.

Mwasi na mobali bafandi esika bazali ko liya pe bazali ko mela masanga ya malili oyo Ezali na kombo ya bomfort! Mwasi asimbi telephone naye azali ko kanga foto ya bango mibale.

Ba mibali mineyi batelemi na matiti moko ya liboso alati eloko te likolo atié misapi mibale liboso ya mibale alati bilamba ya bonzinga ya misato atelemi alati moyindo na pembe na moko ya mwana azali sima na bango azo seka.

Esika ya fulu, esika batiaka biloko nioso ya salite eza na ba matiti na biloko oyo batu nioso babuaki.

Ba kiti ya monene ya ko baluka ezali na ba mesa liboso ya mikuse pe ya mabaya na sima pe ezali na fololo.

Sapatu ya mwana ya mobali ezali nase na sima ezali ya sika pe bopeto, ezali na langi ya bozinga ,ezali na ba singa ya langi ya pembe ekangami na kati te.

Mutu atelemi azali konikisa nguba oyo ezali machine ya nguba ezonikisa nguba ezo Tia nguba pembeni na mafuta nango place mosusu.

Basi mibale bazo solola moko azo tuta eloko na kati ya liboka na moninga naye pembeni bazo solola.

Oyo kisi ya mayi, ezali na ba vitamine nyoso esalisaka mutu epesaka mutu nzoto makasi pe bopeto.

Kisi oyo ya mafuta ezali na molangi ya mbele pe ezali na lipepa ya moyindo esalisaka motu n'a maladie ya libumu.

Mwana muasi azo tambola pembeni ya zamba matiti ya langi ya pondu, ye muana alati elamba ya moyindo na se na likolo alati elamba ya langi ya mosaka.

Sapatu etelemi na se ezali na ba karo ya pembe ezali ya basi ezali na numéro ya tuku misatu na sambo pe ezali na langi ebele moko ya pondu na ya mosaka esangani.

Mokonzi ya mboka ya Congo Brazza na kombo ya Denis Sassou Ngeso atelemi na mutu mususu mobali oyo azali kopesa ye elamba eza na kombo naye.

Limeyi oyo ezali na langi ya pembe ekomami na langi ya bonzenga pe ya langi ya pondu ezo lakisa esika ba christu bakutanaka pona kosambela Nzambe.

Ndaku ya monene ya kitoko eza na jardin ya kitoko na ba pavé.

Malasi ezali na milangi mitano na kombo ya Balea men ezali malasi ya mibali oyo ba pakolaka po bazala na solo malamu.

Kelasi ya bana ezali na bamesa ya ba langi na bakiti ya ba langi yabokeseni:ba langi ya elala, langi ya motane, langi ya bonzinga na langi ya chocolat.

Batu mibale balali na matiti ya mobali na ya mwasi bazo sala masano ya nzoto na bango mobali azali liboso na mwasi azali na sima ba matisi makolo.

Mesa ezali na ba nzete ya mabaya na ba kiti ezali na ba nzete ya mabaya na likolo batie ba coussin na kitambala batie na matalatala likolo ya mesa.

Motuka oyo ya monene ememaka batu ezali na mokumbi nango na kati, na sima naye mwasi afandi. Na pembeni libanda ezali na place bazo teka mapa, na mobali na basi ba telemi liiboso ya zando.

Lopango ya monene oyo ezali na ndaku ya monene ezali bakomi ezali esika bakomi Hotel du ville esika batu bayaka kolala kopema ezali na lopango ya mabende batie langi ya moyindo.

Mwana mwasi akangi suki ya kitoko eza ya kolala pembeni misusu bakangi yango baye nango liboso alati eloko ya litoyi ya motane abakasi bakiki na misu naye.

Ndako oyo ezali esika batu bayaka kopema koliya na komela na ko pemisa nzoto oyo bazali balingi kosala likolo ezali na kombo ya hôtel de l'aéroport.

Bana mibali misato liboso mibale na sima batelemi bawuti kosala lisano na bango ya ndembo moko ya kati kati atié liboko oyo ezo lakisa bolongi.

Ba mafuta ezali likolo ya mesa mafuta ya elongi ya nzoto na savon ya mayi na ya suki.

Buku ya Bana ba tangaka ya kelasi ya mineyi ezali na liyemi ya mwana ya muasi ya mondele oyo atié maboko naye na poche ya sima ya bilamba naye.

Ba mbuma ebele ezali esika moko n'a kombo ya maracuja biloko eza likolo ba kati, kati kati ezali na ba mbuma nango ya mikié mikie mikie na kati.

Kiti etelemi na mabele, na se ezali na matiti ya ko kawuka, Esalami na ba nzete na kati kati ezali na ba nzete ya kiti kwala pembeni eza na nzete bapakoli langi ya motane .

Bilanga ezali na pondu ya pete ya kitoko makasi na se ezali na matiti ya ko kauka pe na ba papier misusu n'a se.

Carton oyo etekamisaka ba ekomelo, ezali na ba ekomelo misato ya ba lange ya bokeseni langi ya motane, ya moyindo na langi bonzinga.

Mutuka oyo ememaka batu ezali yakotelema ezanabatu libanda! Batekemi moko alati na ekoti ya moyindo ekokeya eza na mutuka yako fungwama!

Mwasi amatisi loboko na mutu azo tala likolo akangi suki na moto atié eloko ya litoyi na motolo naye.

Mituka ya minene ya pembe ezo mata na ya moyindo ezo kita na bana ya kelasi baza liboso ya lopango na ba nzete eza na matiti nango ya vert .

Sani eza na biloko ya Kosangana, eza na ba ndunda na kombo ya tomate, matungulu na misuni ya ngombe na pili pili.

Camion ya monene oyo na kombo ya Toyota Vincenta etelemi pembeni ezali na motuka ya mukie na sima ezali na ba nzete ya milayi.

Motuka ya pembe balatisi yango ba fololo na kitambala ya langi ya mosaka na ya pembe ezali motuka ya batu bakeyi kobalana.

Ndako ya kitoko oyo ezali na esika mibale yase na ya likolo ezali na lopango ya mpebe na ekuke nango ya Lange ya bozinga

Liyemi ezali na mutu afungoli munoko azali koseka alati matalatala ya langi ya mosaka akangi loboko naye pe ezali kolobela votre affiche nase ezali na ba mituka ebele.

Motuka ya transport yako mema batu motuka ezali na couleur ya pembe na ya vert.

Liyemi oyo ezo lakisa bolamu ya fanta, oyo ezali masanga ya sukali oyo tobanda komela wuta tozalaki bana.

Sani ezali likolo ya mesa ya ba nzete ezali na soso ya mobimba ya kotumba na se eza biloko ya ndunda esangani na ba pomme de terre.

Batu ebele bazali esika moko ba misusu ba ngunzami po bazua foto ezali na mwasi moko ya pembe na mibali mibale ya ba zousi.

Buku ya Bana oyo balingi kotanga ezali na kombo ya Image Doc, eza na limeyi ya mwana na masubwa esali na kati n'a ba mbisi ezali ko tiola na mayi.

Kisi ezali na langi ya pembe na langi ya pondu ekomami na langi ya motane na kombo ya Sekrol esalisaka bana n'a maladie ya kosu kosu.

Liyemi ya motuka oyo ezali na kombo ya Volvo ezali na langi ya pembe na kati kati ezali na langi ya bonzinga na maloba ekomami na pembe.

Motuka ya monene etelemi oyo ezali ya ba soda ekomami na kombo ya police, etelemi na sima nango ezali na mir ya monene.

Bilenge mibali mibale ba ngunzami na se, motoba ba telemi, moto na moto a telemi na ndenge alingi.

Lisanga ya mikanda oyo ya pembe ya milayi oyo bana balingaka kosalisa na kelasi na batu mikolo basalisaka na misala na bango .

Ba mafuta ebele eza na esika oyo batekaka yango.

Na ndaku ya kelezia ezali na batu ebele bazali kosambela oyo ya liboso mobali alati elamba ya moyindo akangi maboko azo tala liboso azo sambela.

Nzoku ya munene ezotambola na kati ya zamba na sima naye ezali na ba nzete ya milayi na matiti liboso naye ezali na matiti oyo ya kokawuka

Kingo ya muana muasi elati singa ya kingo ya pembe oyo ba bengi na kombo ya argent, alati pe elamba ya pembe.

Ba nzete ezali na kati ya zamba oyo babengi ezali na park oyo ezali na esika ya ko diembela oyo bana basakanaka jeu ya ko diembela na sima ezali na zamba.

Sani ya pembe ezali na kwanga bakati mikie Mikie na ba safu mineyi na mbisi ya kokalinga na pilipili mibale moko ya kotela mususu ya mobesu.

Lopango ezali na ba salite libanda ezali na singa ya likolo oyo babengaka kanga moyibi na ekuke oyo ezali na langi ya bozinga.

Armoiri Oyo babombelaka bilamba etelemi na se na mur ezali na bisika mibale esika moko ezali na matalano nase nayo ezali na place ya kobomba biloko ya mikie .

Ba kisi ya mbuma ezali na kati ya eloko na yango esi ba fongoli misatu esi esalemi mineyi Nanu esalemi te.

Motuka etelemi na bala bala ya mabele ezali liboso ya lopango motuka ya pembe na kombo ya hunday.

Buku ezali na kombo ya science de la vie et de la terre, etangisaka Bana ya mbula ya motoba, etangisaka ba nzete, pe mokili.

Lopangu ezali ya kala ezali na ka ekuke ya moke na matiti likolo pembeni ezali na ndako ya monene ya pembe oyo ezali na esika ya se na likolo oyo pe ezali na ekuke monene oyo ezali na langi ya moyindo.

Buku oyo ya Bana kelasi bazali na kelasi ya mibale na kombo ya Parcours ezolobela lisolo ya ba soda.

Liyimi ezali na langi ya pembe, ya moyindo, ya bozinga, ya longoto, ya lilala, na ya pondu. Ezali ko lobela mosala ya Art &Deco, ya Ben'tsi.

Esika bazali koteka masanga ya makasi oyo babengi na kombo whiskey ezali na ba kopo na yango ya mbele.

Buku ezali na kombo ya L' Atelier du langage etangisaka bana bazali Na kelasi ya motoba, ezali kotangisa bango monoko ya français ko tangisa bango ko koma na kotanga na maloba.

Camion etelemi eza na langi ya pondou, na langi ya mwindo.

Liyemi oyo ezali na langi ya pembe na langi ya pondu na ya langi ya mosaka ezo lobela na mosala oyo ya Jeco.

Sani ya mbele ezali likolo ya mesa sani ezali na langi ya mosaka na ya bonzinga ezali na ndunda oyo babengi ngai ngai balambi na mafuta mbila batie mbisi Yako kauka na ba mbuma ya pili pili likolo.

Bana mibali batelemi liboso ya kelasi molakisi na bango azali liboso azali ko tangisa bango.

Mwana mwasi azali kotanga biloko ya moto azalikosala biloko yakokotisa nasimga poe te machini moko esala

Mwasi alati elamba ya molayi na ekoti ya pembe atali na se asimbi sakosh ya moyindo na batu misusu baza n'a sima naye mwana aza kotala ye.

Kisi oyo ezali na langi ya pembe na bozinga na kombo ya Cerulyse esalisaka moto na maladie oyo ya matoyi.

Place esika oyo ba bombaka ba buku na biloko nioso oyo etangi kelasi ya Bana to ya ba mikolo mwasi azo fongola buku azo tala oyo ekomami na kati.

Mwana mobali atelemi azo seka akangi misu alati elamba ya ba Africa oyo babengi liputa eza na etendi ya moke na langi ya moyindo.

Maman ya mwasi atelemi liboso ya mutuka naye pembe alati elamba ya liputa akangi kitambala na mutu alati matalatala na miso asimbi mutuka naye

Matata oyo ezali ba tata oyo ba kangelaka ba ekuke soki ozali libanda soki pe ozali na kati esalisaka yango pona kokangela ba ekuke.

Mwana-mwasi alati elamba ya liputa ya motane! bakangi ye suki yako maboko yako kweya batipe bamayaka na mutu bazali ya pembe, bazotala liboso .

Mwana mwasi atali na se akangi suki ya maboko ya ko lala eye kokuta Awa liboso esali croisé na liiboso akitisi yango alalisi yango.

Esika oyo bazali koteka masanga ya makasi oyo ebengani na kombo ya vino ya motani moko ezali kotekama na koto soki ozobi ebele ozobi na koto kumi na moya.

Camion ya pembe ya munene ezali kotambola na balabala ya mabele na sima nango ezali na ba saki ebele ya sima oyo batongelaka ba ndaku.

Bitandelo misatu etelemi na mur Moko ya pembe mususu ya moyindo na ya misatu ezali ya mabaya ezali ya moyindo .

Mwana mobali amati azo sakana na ndembo naye amati po akotisa yango na kati ya kitunga ya ndembo wana alati elamba ya pembe likolo na moyindo na se.

Milangi ya miliki oyo ya kilo babengi yango na kombo ya Yaourt, ezali miliki ya kilo eza na sukali ezali na langi ya pembe na mufinuko na langi ya mosaka.

Esika ya masano eza na batu mibale ya mibali moko angunzami aza ondire azo kanga singa ya sapatu mosusu azo tambola bazo sala misano ya nzoto.

Bana mibali ya mwa mikolo sambo na mwana moko ya mobali ya mukié bazali esika moko bazo sala biloko na bango po bazua bilili.

Ba carton misait etelemi likolo ya mesa, eza na ba ekomeli ya ba langi ya bozinga na moyindo.

Mwasi na mobali bavandi esika moko na libanda, esika ba mipemisaka bango mibale balati ba ekoti. Mobali amemi mwana na bango ya mwasi oyo azali koliya eloko na munoko.

Ndaku ya kitoko etongami na matalatala ya langi ya bozinga liboso na yango ezali na poto oyo ya mwinda na ba nzete ya minene .

Lopango oyo ezali na ekuke ya langi ya cho cola, ezali ndaku ya Nzambe ya batu oyo ba sambelelaka na kombo ya témoin de jehova.

Batu batelemi liboso bazali bakonzi basimbani mwasi moko ya mondele na mosusu azali pembeni naye ya mondele na ba papa bazali Awa liboso nde batu ya mwindu.

Liboso ya lopangu ezali na bilanga ya ndunda, ya Pete Pete ,ekoli PE eza na Langi ya pondou.

Mapapa ya basi etelemi na se na sima.

Buku oyo ezali na kombo ya Image Doc ezali ya bana balingaka kotanga ezo loba lisolo ya mbwa ya zamba.

Kibakuli ezali likolo ya mesa ezali na ba kwanga bakatakata n'a pembeni n'a Yango pe ezali n'a nzugu ya libende yango pe ezali na ba kwanga bakatakata

Liboso ya ndako ya polisi etelemi soda moko motuka ya moyindo na motuka ya pembe na ba moto pembeni.

Nzete ya monene ezali na kati kati na ba matiti na Yango pembeni ya zamba

Bendele ezali na langi ya pembe, langi ya bonzinga na langi ya motane na pembeni batie biloko ya milongo oyo ezali na langi ya moyindo.

Lipapa oyo ya molayi ezali ya basi ya mikolo ezali ya pembe etelemi na se place ezali ya moyindo na pembe.

Sapato oyo babengi pantoufle ezali na langi ya motane etelemi na se na sima ya pembe ezali na singa liboso oyo ba kangelaka.

Ba soda ebele bavandi esika moko ba soda oyo babengi ba polisi oyo ba kangelaka batu pe bakangaka batu balati bilamba na bango ya langi ya bonzinga na ekoti n'a bango ya langi ya moyindo.

Liziba ya salite etelemi esika moko eboti ba matiti na kati pe biloko ya langi ya pondu likolo na sima na yango ezali na zamba.

Sani ya mbele ezali likolo ya mesa ezali na fumbwa Oyo balambi na mwamba na ba mbisi na misuni mususu na kati pembeni eza na ba safu

Mesa ya mabaya etelemi likolo ya sima ezali na ba kiti mibale ya mabaya nase ezali na coussin ya langi ya boziga.

Kikoso ezali katikati ya zamba etongami nana sima ezali na ekukete ezali yakofungwama nasima nango ezali naba nzete naba matiti

Maboko mibale oyo elati elamba nango esimbi buku ya pembe na moyindo

Papa afandi na kiti alati matala tala aza na suki ya pembe azo zela koloba liboso naye bayebi ye ba fololo ekangama.

Oyo machine oyo balatisaka Bana basi na mikolo po ba kawusa suki na bango oyo ezali na mayi ezali na kombo ya Casque.

Batu batelemi na se ya nzete moko azali soda alati bilamba na bango na ekoti na bango ya soda mususu alati bilamba ya kokokana eza na moko apesi mokongo Awa azo tala bango.

Bato bafandi bisika moko ezali ba mindele mitano na moto moyindo afandi esika naye ba misusu bazali liboso kuna bazoli kozua bilili on dire bazali ba sakoli sango.

Bisika oyo batekisaka biloko ya ndaku nase eza na ba papier oyo bana basi mikolo basalisaka likolo ezali na manyuka ya ko sukola ba nzungu , n'a milangi ya mayi ya komela.

Biloko oyo bana ya kelasi basalelaka, ezali na oyo batiaka ba buku na ba gourde na bango oyo batiaka ba mayi ezali na ba langi ya bokeseni.

Ba kiti e telemi na ciment, ezali lisanga mibale, ya liboso ezali na langi ya motane na pembe, ya sima ezali na motane yango moko.

Bakonzi ya mboka basangani na batu ya politique, bafandi esika moko po bayokana oyo bakoki kosala mpona mboka na bango.

Mibali mibale bavandi ba soda moko alati bilamba na bango yako kokana ya moyindo mosusu alati pembe likolo na kaki na se.

Mwasi afandi alati elamba ya moyindo azali na ba plante na mutu azali koloba na liboso ya micro naye.

Masanga ya makasi ya piyo na kombo ya Beaufort.

Milangi ya malasi misatu ya mibali ezali na kombo ya Beleya men golden Intense ezali liboso na biso

Mwana mobali atelemi esika oyo ezali ndako ya manzanza bazo teka biloko na sima ezali na mir ya lopango na ndako ya molayi ya pembe.

Buku ezali likolo ya etandelo, ezali litangisaka bana oyo bazali na kelasi ya misatu ezali ko tangisa seyanse oyo elobi etangisi, makambo ya mokolo ba nzete ba nyama.

Sapatu na kombo ya Ego etelemi likolo ya mesa oyo ezali na kitambala, sapatu ezali na langi ya kaki pe ezali sandali ya Bana basi.

Loboko esimbi mbuma oyo Ya kotela eza ya kotela makasi ekomi na Langi ya lilala eza pe na makasa nango oyo eza na langi ya...

Mutuka ya mowindo ezali kotambola na balabala, nakati ezali.na mokumbo na yango pembeni ezali na abtu bazali kotambola.

Mwana mwasi atali nase alati elamba ya motane akangi suki naye ya maboko ya kolala oyo ba bakisi mèche yango ezali na langi ya motane batiye na biloko ya langi ya pembe atiye maboko naye na mutu.

Ba brouette mibale ezali ya kotelema ematisi ba pneus likolo mutu ya mobali afandeli brouette moko atie makolo likolo pe alati sapatu ya pembe.

Liyemi oyo ezo lakisa mosala oyo western union esalaka eza na bana mibale bazo seka bazo lakisa kitoko ya mosala nango.

Esika bazali koteka biloko ya Bana ya bokeseni ezali na ba ekomeli ezali na ba langi ezali na na buku na mikanda.

Loboko elati lopete na mosapi ya suka esimbeli biso machine oyo esalisaka biso kotanga pe koyanola.

Mikanda ebele etelemi ezali na ba langi ya bokeseni etelemi ezali na likolo ya mesa na se ezali na mikanda ekatana katana.

Bilenge mibali ebele ba misali esika moko bazali kozua photo, bango nionso ba matisi maboko likolo balati bilamba ya masano.

Bala bala ezali na ba mituka ebele ezali na misusu ezali komata ya pembe misusu ya langi ya pondu na pembe ezali kokita ezali na ba ndako ya milayi.

Milangi ya mafuta ya bana Mikie na ba mama na bango eza na kombo ya bébé et mama eza na elongi ya mama na mwana.

Bala bala ya mabele eza na mutuka etelemi ya moyindo liboso Kuna eza na mituka ya mokie ezo tambola na langi pondu na mwana mwasi azo tambola.

Camion ya munene ezali kotambola na bala bala ya mituka oyo ememaka masuitu na essence ewutaka nango libanda ezo kotisa yango n'a mboka.

Bendele ezali na ba langi mitano ezali na langi ya mosaka, ya motane, langi ya pondu, ya pembe na langi ya bonzenga.

Mituka misato oyo ememaka batu ezali na kati ya bala bala ya mituka ezoya Awa liboso oyo ya liboso ezali na langi ya pondu na ya pembe na misusu ezali sima na yango.

Ba kopo oyo ezali na miliki ya kilo Oyo basalaka basangisaka na sukali na vanilla ezali na Kombo ya yaourt

Bato batelemi liboso ya ndako ezali ya basi sambo na mibali mibale bazo tala pona kozua bilili.

Buku ya Bana balingaka kotanga ezali na limeyi ya mwasi avandi na kiti asimbi guitar na maboko.

Pusu pusu ezali na langi ya mosaka na makolo ya pembe pembeni na yango na se eza na pawu ezali na langi ya pembe.

Batu ba zali ko tambola. Ezali na basi misatu ba zali liboso awa, misusu ba zali musika liboso ya ndaku ya kitoko oyo, e tongomi na ba vitre .

Batu ebele bazali esika moko, misusu ya mindele pe mususu ya bayindo mibale bazali ko pesana mbote na loboko.

Mwana mobali atelemi liboso ya ndako ezali na langi ya pembe, ye alati elamba ya langi ya moyindo oyo eyebani na kombo ya Nike. Alati na mapapa na se, ezali na langi ya moyindo na pembe.

Esika bazo teka ba mapapa ya basi ba sandale oyo ya basi na ba suki ya basi ya kotia na moto ba sapatu ezali n'a ba langi mingi ya bokeseni.

Ba mbuma ebele ezali esika moko, ezali mbuma oyo ba bengi manga ya sende, ezali yako tela mosusu ezali na ba langi ya motane mosusu na langi ya mosaka.

Mwana muasi atali na se, alakisi biso motu po tomona suki naye oyo bakangi ye ya munene elali na mutu pe ezali na ba mèche.

Etandelo, ezali na kati ya ndako etelemi na se ! ezali na ba buku ya bokeseni , ya ba langi ya bokeseni .eza na langi ya Lilala ,langi ya motani, langi ya bozinga ,na ba langi mosusu .

Bana ya kelasi bazali na kati ya kelasi bazali kotanga bango nyonso balati bilamba ya ndenge moko oyo ezali na langi ya bonzinga ba oyo ya liboso bazo fongola mikanda na bango pona kotala oyo ekomami na kati.

Bisika oyo bazali koteka ba singa ya caoutchouc oyo babengi na lingala singa ya pneu ezali ebele nioso bakangi yango na ba singa likolo na nzete.

Bendele ezali na ba langi misato n'a se ezali na langi ya mosaka na likolo ezali na langi ya bozenga na kati kati ezali na bonzoto oyo ezali na langi ya mwindo.

Etandelo ya pembe ezali na bisika ebele ya kotia biloko ezali na fongola ya moyindo na se place batiaka ba lutu.

Babeti ndembo baza na Kati ya stade, basimbi ndembo na bango, balati bilamba ya langi ya mosaka.

Motuka oyo na kombo ya ambulance esalisaka batu oyo bazali na maladi bazali na makasi yako tambola te, eza n'a batu baza liboso bazo tala na kati ya moteur mikakatano oyo ezali na kati.

Lipapa etelemi na se, efiki ezali na kati ya mala ya pembe ezali lipapa ya moyindo ya muasi ya mokolo ezali na singa liboso.

Esika bazo sala ba brique ya poto poto ya mabele eza na basi bazo salisa baninga na bango komema misusu bazo sala yango.

Mafuta oyo ezali na kombo ya Topicrem, ezali na langi ya pembe na ya motane bakomi makambu na se na langi ya moyindo.

Esika bazali koteka biloko ya Bana kelasi, Awa bazali koteka ekomeli bakitisi talo baza koloba soki osombi mibale bako pesa yo moko ya matabisi.

Kisi kombo ya artefort ezali na bambuma ntuku mibale esalisaka na moto koyesaye munene, ezali na ba vitamine ya bokeseni.

Mobali afukami liboso ya liyemi oyo ezali ya papa mobali alati bilamba ya pembe liputa na eloko ya likolo amatisi loboko lokola azali ko sambela ye .

Mwana mobali azali liboso ya ndaku oyo ezali na fenêtre ya pembe azo tala azo linga akota na kati ya ndaku.

Sani ezali na biloko ya mobesu oyo babengi salade ba tomati bakati ya mobesu matungulu bakati ya mobesu basangisi yango na ba mbuma eza na ba mbuma tomati na mbuma lidefu na oyo babengi saucisson.

Ba sani na ba kopo ya Bana mikié oyo bakendaka nango kelasi moko batielaka ngo bileyi ya bana na mosusu bako tiela bango eloko ya komela.

Bwato misatu Ezali na liziba Oyo ya salite ekangami na sima na nzete nasima Ezali na zamba banzete na mayi ekoma na langi ya pondu.

Dembele oyo ezali na ba langi ezali na langi ya pondu, langi ya mosaka, ya motane na langi ya moyindo.

Batu mibale bazo linga ba bunda moko azali soda alati ekoti ya moyindo mususu azali civilia alati lopete na mosapi eza na motuka eza na sima na bango ya moyindo.

Loboko moko ya pembe ezali ko kata mapa mitano oyo ezali likolo ya mesa esimbi moko deja eza ko kata yango.

Zando oyo bazoteka basapato yabasi ezali sapato yamilai pe Yaba langi yabakeseni

Mwana mobali azo kima na bala bala ya mabele pembeni kuna ezali esika mituka eza ebele na sima naye ezali na ba nzete ya milayi ebele na batu ebele baza ko tekisa.

Biloko ezali na kati ya nzungu balambi ezali fumbwa na mwamba na mafuta ya mbila basangisi ba tie na mbisi Yako kauka na kati.

Bisika batekaka ba buku ezali n'a ba buku ebele ya bokeseni misusu elali likolo na mesa misusu etelemi misusu ezali ya kotelema likolo.

Maman azali esika moko na Bana naye mibale ya mukie ya mobali azali kati kati na mosusu alati elamba ya mwindo.

Bana ya kelasi ya mibali pe ya basi batelemi na ba lakisi na bango moko ya mondele atelemi moko ya moyindo ya monene avandi na mosusu mibale ya moyindo baza na sima.

Machini oyo esalisaka kotumba misuni ya bokeseni okoki ko tumbela yango soso bien otumbi mosuni ya ngombe ezali na langi ya mwindo.

Ba camion ya minene oyo ememi biloko ekangami na ba sachet likolo elandani na balabala etelemi na balabala ya mabele.

Bana ya kelasi ba telemi bazo kamata bilili bazali esika moko n'a balakisi na bango, bana balati elamba ya se ya bozinga na na lakisi na bango balati bilamba ya moyindo na ya pembe.

Ba sakochi oyo ya ki Africa bazali koteka esalemi na bilamba ya africa pe batie liboso nango ba misalo.

Bilenge mibali ba telemi liiboso ya ndaku moya ezali na ekuke ya ko kangama, na pembeni ezali na batu bafandi ezali na mesa ya mabaya.

Na bala bala ezali na mituka elandani ebele nyonso ya kokokana, pe epelisi ba mwinda ya pembeni.

Esika oyo batu bayaka kopema, kolia, pe komela, ezali na ba minda ebele ya motane na ya ba langi mosusu.

Lopangu ezali na langi ya pembe na likolo pe na ba mwinda, na kati ezali na ndako ya molayi ya ba etage.

Bato batelemi liboso ya ebale liziba ya mayi bazali mibali pe na basi liboso ezali na mondele moko atelemi.

Maboke mineyi ezali na likolo ya mesa ezali ya ti oyo ya tangawisi, esalisaka mutu ko konda.

Buku oyo etangisaka Bana kotanga na pembeni ezali na ba ekomelo misato moyindo ya motane na bonzinga.

Batu bafandi balati pembe na bitambalo ya pembe .mobali atelemi alati naye pembe asimbi buku na maboko.

Ba ananasi ezali na se na sima ezali ba ananasi zomi ezali ya kotela misusu pe ezali yakotela malamu te.

Sapatu ya basi ya kokangama ba bengi barlene, etelemi na se na sima ezali na Lang ya pondu liboso na yango ezali na ba mbuma mbuma.

Na zando oyo bazali koteka mipiku ya matungulu na pembeni pe ezali mipiku ya aïe na ba sani oyo ezali na tangawisi.

Machine oyo esalisaka kobenda mayi na ndaku soki mayi ekeyi oyo bozo nango n'a ba tonneau yango esalisaka kobenda ekotisa yango na ba ndako.

Biloko ezali na sani ya moindo etelemi na mesa ya pembe ezali misouni balambi bakati ba dembi likolo napilipili yakotela likolo

Mwana mobali oyo avandi na se akangi pe maboko azali kokata mukanda oyo eza na langi ya mosaka ,alati sapatu ya langi mwindo pe alati elemba ya bozinga na se.

Mibali mibale bafandi na kiti, moko azali ko signe na buku mosusu azali kotala ye bango nioso ba lati na kazaka.

Mwana mobali azali kokoma asimbi ekomeli naye alati mpe elamba na zolo misusu baza n'a sima naye bango pe baza kokoma.

Bana ya kelasi ebele batelemi esika moko bazali koluka ndenge yako Kota na ekuke molakisi na bango atelemi liboso na bango.

Ndako eza na ba nzete, ezali na matiti ya kitoko, ezali na porte ya moyindo, ndako ezali na langi ya pembe na likolo pe na se.

Loboko ezo lakisa biso que elati lopete mibale moko ezali na mosapi ya suka mosusu ezali na mosapi oyo elandi oyo elakisaka moto oyo ozali na mobali.

Mibali mibale moko ya mondele mosusu ya moyindo bakangi makofi balati mukaba ya moyindo bazali kobeta lisano oyo babengi karate.

Mwana mwasi apesi biso motu naye alati eloko ya litoyi na singa ya kingo Yako kokana asali suki naye milongo milongo ezongi na sima bakangi yango chinion.

Esika bazo teka bilamba balatisi ekeko ba robe ya maputa misato mibale ya langi ya bonzinga na moko ezali na langi ya motane.

Nkoba ya pembe elali etie mokongo na se ematisi loboko moko likolo ezali na langi ya pembe pe ya chocolat.

Mwana mwasi ya pembe akangi suki ya maboko ya kolala liboso na sima bakitisi yango na suki oyo babengi bataflay akangi elamba na zolo alati pe bilamba ya moyindo.

Mutu ya mondele azali ko tambola azali kokita asimbi sakoshi ya moyindo alati elamba ya pembe likolo na ya kaki na se, na sima naye ezali n'a mobali ya moyindo atelemi.

Sani ya kibakuli ya mbele ezali na fumbwa na pembeni na se ezali na kwanga ekangami na makasa na yango na mifunuko ya kibakuli ezali pembeni.

Bisika bazali koteka mapapa ,mapapa ya bâtu mikolo ya basi .ezali na langi ya moyindo ,langi ya pembe , langi ya lilala na langi ya kaki, na langi ya pondu .

Bâtu mibale batelemi bazo tala moko mobali azali nanu muke azo seka na papa naye pembeni asimbi ye na mapeka .

Esika ya koteka ba biloko ya bana ezali na bisikuiti oyo babengi petit beurre peli France esalemaka na mboka France.

Ba sokolo ebele batelemi balati bilamba ya ba sokolo ba matisi maboko likolo ba misusu basimbi minduki.

Kisi ya mayi esalemi na ba mbuma oyo ezali ya ananas, na malala na ba mbuma ya bokeseni esalisaka pona mutu pasi na moto na nzoto.

Babeti ndembo batelemi bazali kozwa foto. misusu bangunzami mitanu batelemi na sima na bango. moko alati bilamba ya langi ya mosaka ba misusu balati bilamba ya pembe na bozinga.

Bendele ezali na langi ya bozenga, ya pembe, na motane, etelemi na nzete oyo pe ezali na langi ya pembe, na kati kati ya langi ya bozenga ezali na monzoto oyo ezali na langi ya mosaka.

Buku ya bana oyo ba tangaka na kelasi ya mitano, ezo tangisa bango na monoko ya français.

Ekeko oyo ya moto ya mobali na kombo ya C.A ssemekang juriste eza liboso ya ndaku.

Ndaku ya monene ya molayi ezali ya kala ezali na lopango oyo eza ya manzanza ba tol ezali na Langi ya pembe.

Batu bafandi ba mususu balati bilamba ya ba zuzi pembeni naye ezali na mobali oyo alati elamba ya pembe azali kosolisa ye.

Awa bazali koteka mafuta na kombo ya epiderm crème, epiderm crème etelisaka loposo ya nzoto pe esalisa moto oyo azali na ba bouton n'a elongi.

Loboko ya mobali esimbi kisi moko ezali na kati ya sachet ba sangisaka na mayi pona komela esalisaka batu mutu oyo azali maladie.

Bala bala ya monene oyo ya macadam oyo mituka elekaka na pembeni ezali na bala bala ya mabele mituka mibale etelemi esika moko.

Matuka ya kizungu ezali na place mineyi yako lambela pembeni kopo ya pembe ezali na ba lutu ya mabaya likolo nango.

Ndaku ezali na porte ya moke ya libaya na se nango ezali na lipapa ya pembe na pembeni ezali na kiti ya langi ya pondu na pembeni kuna ezali na bassin ya linzanza mibale.

Liniuka oyo esokolaka milangi pe ba kopo oyo ya milayi ezali na nzete na yango po esalisa kokota malamu.

Batu bavandi n'a mesa ya kolia bazali kolia mobali kuna azali koliya atie loboko pembeni ya monoko aza kobimisa mikuwa oyo ezalaki na monoko naye.

Esika bazali kotekisa ba biloko oyo basi balataka soki bazali na mikolo na bango ezali na kombo ya Extro wine bazali kotekisa ba paquet na yango.

Kopo ezali na madesu ya mikie oyo ya langi ya pondu babengi na kombo ya petit poids na se ezali na masangu na ba carrote yako kata kata.

Liyemi ezo lakisa esika oyo batu ba sanjolaka kombo ya Yesu Christu na kombo ya Miajec likolo nango ezali na ekulusu.

Esika batekaka masanga ya makasi ya mindele na kombo ya Wayne likolo ya mesa ezali na molangi moko oyo ezo lakisa bison masanga ezali na kombo ya Moulin.

Kiti oyo esalemi na ba nzete na se ezali na makolo oyo ezali na langi ya moyindo na kati kati eza n'a ba coussin oyo balatisi yango elamba n'a langi ya mosaka.

Motuka ya ba soda eza na ba soda moko atelemi asimbeli yango monduki mokonzi ya mboka azo lingi akita.

Mapapa ya kopal plastique etelemi na ba carro eza pembeni na lokolo ya mwana.

Libende elali nase na langi ya motane na ba fololo na ba nzete ezali na makasa langi ya pondu na ndaku ya monene ya pembe oyo ezali n'a place mibale n'a se na likolo.

Bato bafandi liboso bakangi maboko mobali ya kati alati matala tala na bilamba ya langi ya bozinga akangi loboko azo loba.

Ba ndaku mibale, Oyo eza na bokeseni ya se ezali ya Kitoko ,eza na ba kiti libanda ,mususu Nanu basilisk kotonga yango te.

Balabala ya minene oyo ezali ezo kata ezo mata eza na motuka moko ezali komata na pembeni ezali na moto moko ya mobali azali kotambola.

Buku oyo ezali na limeyi ya likaku pe ya mobali ya mondele na biloko mosusu likolo matiti ya langi ya pondu ezo lobela lisolo ya likaku ezali na kombo ya Image Doc.

Camion ya munene etelemi pembeni ya lopango ezali na langi ya lilala, na se pembeni ya motane, na ba pneus ya moyindo .

Plateau ezali na lipa bakati mbala mibale Yako zokisa na pembeni ezali na nyama Yako leyisa ngo.

Mama afandi na kiti amemi mwana naye na tolo Bana misusu ya basi ya mikolo mibale batelemi moko azali kotala mama naye mususu azali koseka azo tala moninga naye.

Sani eza na biloko ya kolia na safu na ba ndunda nakati.

Mobali azali na mosala naye alati Bilamba ya mosala naye azali na se ya motuka azali kobongisa mituka.

Liyemi oyo ezali na kombo ya Yamaha esalaka ba mituka pe ezali na langi mibale ya bokeseni.

Bato baza na kati ya ebele misusu baza na bwato ba misusu bazo sokola na ba mesa ya mikie na kati na ebele bazo mela bazo lia.

Niawu etelemi likolo ya mesa ezo tala Awa liiboso ezali na langi ya pembe na langi ya moyindo.

Molangi ya mafuta na kombo ya Canée ezali na langi ya pembe ezali mafuta Yako pakola na nzoto n'a se ezali na ba singa ya motane.

Sani ya pembe ezali likolo ya mesa ya libaya ezali na biloko misatu ya liboso ezali loso, ya mibale ezali supu, ya misatu ezali ndunda.

Mwasi avandi azo tala pembeni azo seka alati elamba ya pembe alati singa ya Kingo eloko ya matoyi na lopete na mosapi.

Mwana mwasi ya pembe awuti ko kangisa suki ya minene oyo ba bengi na kombo ya rasta batie yango mèche ya moyindo azo tala liboso naye.

Fulu ya Bosoto na matiti na mabele na Bosoto pembeni.

Ndaku ya munene oyo ezali na nzete liboso na yango ya molayi makasi na pembeni na yango ba nzete ya mikuse ya fololo.

Sani mibale ezali likolo ya plateau, sani moko ezali na langi ya pondu ezali na pondu likolo na pili pili yako tela mususu ezali na ba boule mibale ya fufu na Safu pembeni.

Pau eza yako gaté eza pembeni liboso ya mir ya ndako oyo ezali na langi ya pembe na se ezali sima.

Ba nzete oyo ya moto oyo epesaka ba courant na moto na ba ndaku etelemi ya milayi pe ya mabende.

Liyemi ya batu mineyi mibale ya basi na mibale ya mibali, ba oyo ya basi balati ba singa na Kingo na bakangi kitambala na motu.

Ba kopo ya mafuta ezali na bitalaka misatu ya likolo ezali na ba kopo ya mafuta ezali na mafuta ya moyindo na milangi oyo ezali na mafuta ya mosaka.

Bana mibale moko ya mwasi ya mokolo mususu ya jeune ya mobali batelemi liboso ya ekuke oyo ezali na langi ya motane mwana mwasi akangisi suki oyo ezali na langi ya mosaka.

Mutuka ya camion ya munene ya pembe oyo ememaka biloko etelemi mwana mobali atelemi azo pesa mokumbi eloko na misusu batelemi Awa pembeni.

Esika yako teka bakiti Awa na liiboso ezali na bakiti esalemi na mabende n'a se likolo batie ba coussin oyo ekangami na bilamba ya langi ya pondu na sima na yango ezali na bakiti ebele ba langi ya bokeseni.

Bana mike mibale moko azokoma mususu atelemi pebeni naye alati sapato ya moindo na pembe

Mibali mibale bazali ko bunda bitumba ya karate, moko amatisi lokolo alati pembe na mokaba ya motane mosusu azo sikive alati pembe na mokaba ya bozinga.

Ndaku ya monene ezali na esika ya se na likolo, ezali na ba partie ebele na ba ekuke ebele esika batu ba ko telaka.

Likolo ya mesa ezali na milangi ebélé ya vino oyo ya motane, na pembeni e ezali na nzete pe na fololo .

Mwana mwasi azotala kuna ya pembe akangi suki ya maboko ya kolala ekeyi mopanzi moko kotekuna.

Ekeko ya mutu na kombo ya Kwame krumah azali panafricaniste ezali libanda pembeni ya lopango oyo na sima eza na ba nzete.

Bala bala ya makolo etelemi na motuka ya langi ya bolenga, ezali na batu mibale bazali pembeni nango oyo ya mibali na ngambo kuna ezali na mwana mobali alati moyindo azali kotambola lisobo ya lopango ya pembe.

Esika bazali koteka ba bikomeli ezali na ekomeli na kombo ya percar ezali na ba langi ya ebele moko batie yango na kati ya benda.

Na likolo ya mesa ezali na ba avocat misatu ya kotela moko eteli makasi misusu eteli makasi penza te.

Ngomba moko ya molayi esalemi na nzete na sima nango ezali na matiti ebele zamba pe na ba nzete na nzete ya pondu pe ezali kuna na sima.

Ntaba yako tumba eza na matungulu na pili pili ya poussière na kwanga pembeni nyonso eza na kati ya sani.

Kisi oyo ezali na langi ya bozinga ekomami na kombo ya Diclofenac esalisaka na maladie oyo ya zolo pe ya mongongo.

Balabala ya train! Train ezali koya? eza na butu ya langi ya bonzinga, pembeni awa eza na mutu ya mobali azali kotambola na nzete ya munene ezali pembeni.

Ndaku ezali nakati ya lopango, ezali na bisika ya se na likolo ezali na langi ya pembe, na ekuke ya langi ya moyindo.

Mashini oyo ya pembe! Eza ya sika. Esalisaka nakosala masanga ya sukali oyo esalamaka na mbuma. Neti manga, malala.

Ba soda bazo tambola na bala bala moko asimbi dembele ya motane, mosaka, na ya pondu mosusu asimbi dembele ya motane na pembe.

Mashini oyo enikisaka manioko po esalela biso fufu ya manioko oyo ya poussière ezali likolo ya mabele.

Nzete ya pai pai ezali na ba pai pai sambo, ezali Yako tela makasi ekomi na langi ya lilala misusu ezali nanu mobesu ezali na langi ya pondu.

Etanda oyo ezali na langi ya moyindo ezali na makambu oyo ekomami na langi ya pembe, ezali na mur n'a se ezali na sima.

Limeyi ezali na langi ya pembe na langi ya bonzenga na langi ya motane ezali kolobela esika oyo basalisaka mosala ya Pepo.

Libende moko ya munene yako gaté, etelemi likolo ya mesa oyo ya ba nzete ezali na likolo ya nzete moko ya mukie.

Mbetu oyo balalisaka batu ya malade na ba hôpital .

Zando oyo batekaka na balabala ba maman bafandi bazoteka bipeko ya pondu bamisusu bazo somba na mwana mwasi aouti kasomba biloko azokende

Esika basalaka biloko ya mabaya ba kiti, ba mbetu, ba sanduku ya mabaya Oyo ezali place batiyaka ba sapatu ya libaya nde eza liboso awa

Ndaku eza n'a ba kiti ebele ya milayi oyo babengi banc esalami na makolo ya mabende na place Yako fandela eza ya mabaya.

Balabala ekangami na mayi oyo ezali na pond, likolo ya mayi pe ezali na nzela oyo babengi pond liboso nango ezali na zamba.

Ndaku ya monene bazali kotonga basopi mabanga ya mikie nakati pe bazali kotiya ba mabende oyo esalaka ba beton na se

Sapato ya molayi ezali na kombo ya botte ezali likolo ya elamba ya motane eza na ba singa na yango ya moyindo .

Bala bala oyo etambolaka mituka na likolo nango ezali na ba tono minene makasi mibale moko ya monene koleka moninga oyo esalisaka ko bomba Mayi.

Kisi oyo na kombo ya Secour ezali kisi ya mbuma oyo esalisaka pasi ya mutu, pasi ya nzoto na moto ya nzoto na pasi ya mino.

Moyibi akangami na ekangamelo.

Milangi ya mafuta Yako pakola ya basi moko ya carrot misusu ezali Yako pakola poya kotelisa loposo ya basi.

Bana basilisi kelasi na bango bazo sepela elongo moko na balakisi nabango batelemi po bazua milili nabango malamu

Bendele ezali na langi ya moyindo, langi ya pembe na likolo na langi ya motane na kati kati ezali na limeyi oyo ezali ya ndeke na langi ya wolo.

Loboko esimbi kisi oyo ya ba mbuma ezali na ba mbuma zomi na kati esalemi pona kosalisa ba maladie na nzoto.

Batu balati ba ka nzaka ya langi ya motane, ba fukami liboso ya tata oyo alati elamba ya motane na mosusu na kitambala na kingo ya langi ya lilala.

Mesa ezali na biloko likolo ezali na kibakulu moko ya pembe ezali na makemba yako kalinga mosusu ezali na ba nsafu mineyi.

Malala ezali esika moko ezali yako, mosusu ezali ya kotela mosusu ezali ya kotela te.

Mokonzi ya mboka ya Congo Brazza na kombo ya Denis Sassou Ngeso liboso ya ba panzi sango.

Bileyi kitoko na misu pe na monoko. Eza bongo loso, pondu na sauce ya soso.

Papa ya mwindu alati matalatala atelemi azali mopanzi sango azali kosakola oyo azali koloba na batu.

Mashini oyo esalisaka bato kosokola makolo elongolaka ba salité nyonso oyo ya makolo elembisi yango epi elongwe na bopete.

Masuwa ya monene ya pembe eza ko tshola na mayi na mobali ya moyindo atelemi alati elamba ya pembe likolo na se moyindo na mitu ya batu mibale ezo tala bango ndenge masuwa ezo tshola.

Lopangu ezali na langi ya pembe na ndaku mpe, ekuke ezali na langi ya moyindo moto moko te atelemi liboso na yango.

esika bazoteka bilamba ya basi ezali na bilamba ya maputa na oyo babengi bazin ya ba langi ekeseni.

Lipapa ya mikolo ya basi ezali na se ekatani ba côté nyonso mibale eza na langi ya pondu na se na langi ya motane na likolo.

Milangi mibale ya manzanza oyo ezali na masanga moko n'a kombo ya Energy Drink epesaka makasi na nzoto ya motu.

Likaku ezali likolo ya nzete eza likaku ya pembe eza na misu ya pembe na zolo ya moyindo etelemi esimbi nzete moko.

Muasi alati elamba ya moyindo alati eloko na moto ya monene makasi ezali lokola perruque atie loboko na loketo naye pe loboko mususu asimbi singa oyo ya suki oyo alati.

Babeti ndembo ya basi batelemi batie maboko n'a mitema na bango ba kitisi bilongi n'a se bazali na esika ya masano ya ndembo balati bilamba ya mosaka.

Ba nzete ya bitabe na nzete ya manga pembeni na se kuna ezali na ba ndaku ebele na ba singa ya moto oyo epesaka biso moto na ndaku.

Masanga ya manzanza eza na kombo ya Bavaria esalemaka na Hollande ezali na alcool ata moko te nakati .

Awa tozali komona, bilenge mibali mibale bazali kozwa ba foto ya mutuka ya sika. Batelemi bongo liboso ya camera na bango na kati ya studio.

Na likolo batu mibale bazali ko bunda n'a se ezali na mutu alati bilamba ya pembe na mokaba ya moyindo likolo ezali na moto alati bilamba ya bozinga na mokaba ya moyindo.

Bana kelasi bazali na kati ya kelasi bazali kotanga misusu bazali kokoma na mikanda na bango na ba buku misusu bazali kotala molakisi na bango.

Ba buku elandani likolo yamuninga eza ba buku ya nzela na yako katata eza nabalangi ekeseni.

Motu ya mobali ya mokili azali kotambola na Kinga naye na bala bala ya mabele motu mosusu ya mobali alati elamba ya pembe azali koleka liboso naye.

Ebale ya munene ekaboli mboka mibale pembeni eza na matiti ya langi ya pondu na kati kati pe tozomona matiti ya langi ya pondu.

Mwana muasi atali na se akangisi suki ya minene, na liboso ba kati ye ba kitisi suki ba kati na sima ba kangi.

Camion ya munene ya pembe oyo ezali na matalatala liboso etelemi na se na mabele eza na ma matiti.

Liyemi ezali kolakisa mwasi oyo azali kolakisa biso ndenge Ory Gaz ezali kosala mosala nango malamu pe na bopeto.

Mutu ya ndundu atelemi liboso akati suki alati ba kazaka ya moyindo azali koloba liboso ya ba micro alati na matala tala.

Nzete ya nsafu, ezali na ba nsafu ebele oyo esi ekoli pe ezali na bakasa ya sika oyo ezali Nanu na langi ya pondu.

Etandelo ezali na kati ya ndaku na kati ya etandelo ezali na saki ya moyindo na likolo na yango pe ezali na saki ya moyindo bâtie.

Etandeli ezali na bisika motoba bisika misato ezali yako kangama, mosusu misato ekangami te oyo batiaka biloko Na kati.

Awa namoni balakisi biso eza ekeko ya kitoko boye etelemi likolo ya ndako

Mobali atelemi azo teka masanga ya mbila alati ekoti Azo mela na tumbaku naye na munoko

Ba ekomeli zomi ,ezali likolo ya mesa ya ba langi ebele ,langi ya pembe na mwindo ,langi ya pondou ,langi ya motani, langi ya bozinga .

Liyemi oyo ezali na langi ya mosaka ezali kolakisa mosala kitoko oyo Mtn ezo sala, ezali na elongi ya mwana mobali oyo azo seka na muasi pembeni naye azo seka amemi muana.

Ndaku ya monene eza n'esika mibale ya se na ya likolo na mboka ya kinkala.

Sapatu ya bana mibali etelemi likolo ya mesa ya pembe ezali oyo babengi pantoufle ezali na langi ya pembe liboso na moyindo na sima ezali ba langi ebele na basinga nayango ya kokanga ezali pembe na moyindo

Mesa ya nzete eza na se na ba mbabola sambo likolo nango, oyo esalameli na ba tol ezali misato ezali na langi ya bozenga na misusu.

Bisika oyo babokolaka ba nyama ezali na ba nzete ya milayi ezali na nyama ya ngombe ya munene ya pembe na misusu ba ntaba mike na se.

Ba soda bavandi likolo ya mituka na bango misusu batelemi basimbi minduki pe balati na ba ekoti n'a bango.

Ndako ya kitokos eza na ba mir ya pembe na ba tol ya moyindo na se eza na jardin.

Bana kelasi bavandi n'a kati ya kelasi baza ebele makasi bazangi place ya ko vanda ba misusu ba vandi na se ba misusu ba vandi na ba banc.

Mibali batelemi liboso ya mesa ezali na ba masanga ya makasi na ya sukali, eza na moko ya mundele ba misusu ezali bazali ba moyindo na basi.

Bakonzi ya mboka bango nyonso ba mitie esika moko bazali koyoka oyo mokonzi na bango azali kolobela bango bavandi na ba kiti ezali na ba coussin na ba langi ya bonzinga.

Mwana mobali alati elamba ya mosala azo sala mosala Yako pakola langi na ba ndako.

Plateau ezali na se na sima ezali na mabenda mibale oyo ezali na eloko te nakati benda ezali ya libende ezali na langi te.

Liyemi oyo ezali na langi ya mwindu na ya pembe ezali kolobela ba suki oyo Bana basi na basi ya mikolo batiaka na mutu.

Batu bazali kowelela ndenge ya komata na camion ezali na bana ya kelasi oyo balati bilamba ya ndenge moko. Moko atie sakoshi na mokongo misusu balati na mapeka na bango.

Maman ezali nabana naye bango nyonso balati bilamba yamaputa oyo yakokona mwana naye ya mwasi akangi suki alati sapato oyo ba bangi sandale ya mobali alati sapato ya pembe mususu alati ya moindo

Mwasi alati elamba ya moyindo asimbi sakoch naye ya moyindo alati na lipapa ya moyindo na loboko asimbi kitambala oyo eza na langi ya mosaka.

Mutuka ya munene Oyo ememaka biloko ba zelo ba mabanga Biloko yako tongela ndako ezali na langi ya pondu!na se Ezali na langi ya moyindo.

Na kati ya moteur ya motuka ba fongoli bazali kolakisa biso moteur nioso ya motuka ndenge ezali.

Ba kiti epangami esalemi na ba nzete oyo ya kitikwala likolo nango ezali na ba coussin na ba kitambala.

Ngomba ya molayi ezali na ba mabanga, na ba nzete, na ba matiti ya langi ya pondu.

Stade ya mikino tozali komona na ndenge ya libanda ezali monene pe kitoko, na likolo ezali na langi ya mosaka pe na kati na langi ya pondu na ba langi mosusu.

Esika bazali koteka biloko ya matoyi na ndenge ya ebele na mipuku, ba kitisi talo batie yango na talo ya kama misatu.

Mutuka eza koleka na balabala. Ezali bongo na langi ya mwindo.

Bana mibali bamitie esika Moko bazokanga bilili balati bilamba ya ba soda oyo ezali na langi ya pondu.

Sapatu ya molayi oyo balataka na tangu ya malili ezali ya bana basi etelemi na se na sima oyo ezali na langi ya bonzinga.

Liyemi ekomami makambo na moyindo ezali kolobela musala ya consulting and business

Liyemi oyo ezali na langi ya pembe pe motane ezo lobela masanga ya sukali na kombo ya Coca cola ezola malamu nango.

Bikeko mibale ya mutu elatami na bitambala batie na biloko ya mayaka n'a mutu n'a yango ezali likolo ya etandeli ya libaya.

mibali mibale bazali kotoka mai bazali naba bidon oyo ya minemine nyonso ezali na langi ya mosaka moko alati kabutula na eloko ya likolo ya moindo

Esika oyo batekaka biloko ya matoyi ba singa ya Kingo na ba singa ya maboko ba wolo ezali na kombo ya kirblou.

Mwana mobali afandi na se alati elamba ya pembe likolo azali kotoka mayi oyo ezali na liziba asimbi bidon na kopo na yango azotiyela ya go mayi na bidon.

Bala bala ezali na mituka ya ebele ya taxi ezali na langi ya pondu na likolo langi ya pembe, ezali kotambola misusu ezali kokota esika batekaka muzutu.

Liyemi oyo ezali na motu ya mwasi na kisanola pembeni eza kolakisa esika oyo batu bayaka kosalisa ba suki na bango po bakoma na bopeto.

Motuka ya pembe etelemi esika oyo ba sombaka ba masuite ezali kozua masuite yayo liboso ezali na mobali mibale moko azali koya boye mosusu azo kende mopanzi mosusu.

Kisi oyo ezali ya mbuma na kombo ya Anaflam, esalisaka ba pasi ya nzoto na moto ya nzoto.

Loboko ya mutu esimbi mokanda oyo ezali na ba lutu mibale, moko ya monene na mosusu ya moke na pembeni na yango pe ezali na mbeli oyo ba leisaka na mesa.

Batu ebele batelemi, bilenge mibali na basi batelemi liboso ya ndaku ya munene ,na se nango.

Sapato ya moto mokolo, ya mobali ,ya pembe oyo balata heure yo ko kende misano ezali na basinga na yango ya pembe .

Mwana mobali avandi pembeni na mir oyo bakomi infini asimbi kopo ya pembe alati na se moyindo likolo alati langi ya bozinga.

Kiti ezali na makolo ya mabaya na likolo batie pouf ya monene oyo elatami na elamba ya maputa ya likolo oyo ezali na langi mingi ya bokeseni.

Bendele ezali na lange misatu ya liboso ezali na lange ya mosaka ya mibale ezali na lange ya bonzenga ya misatu ezali na lange ya motane.

Sapatu ya mibali eza na likolo ya tapis moko ezo tala likolo mosusu ba balusi yango n'a sima ezo tala n'a se.

Ba sanduku ebele etelemi ezali oyo batu batindeli ba ndeko na bango to ba ndeko bazo tindela ba misusu na kati ya poseta.

Lokola ya mobali elati sapatu ya mibali ya mikolo oyo ezali yako fongwama n'a sima yango ezali na langi ya chokola.

Bendele ezali na ba langi ya bonzinga, motane na ya pembe, pembeni ezali na bonzoto motoba eza na langi ya pembe.

Mesa ya libaya ezali likolo na sima ezali na langi ya mosaka likolo na yango eza na mbidika ya libende oyo ezali na mufinuku te.

Sani eza na japatti mibale na biloko pembeni ya kolia nango.

Ekuke ya mutuka efugwami bazo lakisa biso kati ya mutuka bakiti ya mibale ya liboso balalisi yango nasima nayango ezali yakotelema

Milangi misato ezali likolo ya mesa ya ba vino moko ya pembe, mosusu ya moyindo, na mosusu ya motane.

Limeyi ezali na langi ya bozinga na langi ya pembe esika ekomami ezali na langi ya pondu, bazali ko lobela musala ya Africa millions.

Sani ya mbele ya pembe etelemi likolo ya mesa ya libaya na se ezali na makolo oyo elati elamba ya maputa na biloko oyo babengi makoso na pili pili likolo ya motane.

Libota baza esika moko bazo sepela bazo mela bafandi moko afandi na kiti mosusu angunzami.

Ekeko oyo ba latisi ye ba suki ya basi oyo ba lataka. Ezali ko tekama na mbongo ya tuku sambo na koto.

Mutuka ya pembe ezali na molongo ya moyindo Pembeni etelemi na bala bala ya mabele liboso ya ndaku oyo bazali koteka biloko

Buku ya munoko ya ba mindele ezali ya English eza na limeyi ya basi mibale ya mindele na mwana moko ya moyindo ya mobali.

Camion ya monene oyo ya ba soda ezali na minduki ya minene na ba caisse ya monene Na kati, nioso ezali na langi ya pondu ezali...

Liyemi oyo ezali na langi ya pembe pe ya moyindo ezali kolobela Le Roi de Barbers the best or Nothing ezali kolobela mosala na yango.

Lipapa ya mutu mukolo ya muasi ezali na se na sima ezali na langi ya mosaka efongwama liboso eza yako katana pembeni.

Ekeko ya bilamba elati bilamba ya basi etongami na maputa na likolo ezali na elamba oyo ezali ya moyindo.

Sani etondi na misuni ya ngulu oyo ezali na mafuta na poso nango elambami malamu na supu na kati.

Sani ya mbele oyo ezali na ba fololo eza likolo ya mesa batie na kati ba Safu mineyi n'a ndunda na pili pili basangisa n'a mbisi Yako kauka.

Machini etelemi na balabala na mabele ezo balusa ba cement oyo batu bayaka kotongela ba ndaku na bango

Mwana atelemi na bala bala atié lokolo moko na sima mosusu etelemi malamu azali kolia eloko moko na monoko naye mwana mobali.

Bana mibali mibale bazali liboso ya ndaku moko abimi libanda mosusu azali na ekuke alati lipapa naye ya moyindo.

Motuka ezali kotambola na bala bala ekangami na Kinga na sima etondi na ba sac, ba sac ebele na batu baza likolo nango.

Ndaku oyo ezali na biloko ebele ebele ba kopo ya manzanza ya ba langi na ba salité n'a se Na sakosh likolo ya mesa esika moko ezali na liyemi ya Airtel esika mosusu ezali na liyemi ya Mtn.

Biloko ya Bana ba salisaka na kelasi ezali ya bokeseni, ezali oyo ya Ko kata ba ligne na misusu ya ko sala misala misusu ya Bana.

Poudre oyo ba pakolaka bana na batu mikolo pe basalelaka na kombo ya Canderm ezali poudre ya pembe.

Motuka oyo ya monene esalaka bala bala, pembeni ezali na motuka oyo ememaka batu eza na langi ya bozinga ezali na eloko ya mabende likolo nango.

Batu bafandi na lisanga eza na bana ya basi, Bana ya mibali, na ba papa, na ba mama bango nyonso.

Mwasi ya mondele atelemi asimbi sakosh naye na loboko mosusu azali mobali ya moyindo azali pembeni naye akangi maboko na ba mosusu pembeni.

Makolo mibale ya sandal ya basi eza na langi ya moyindo.

Ndako oyo ezali na mitane mibale ya se ezali na ba porte ya moyindo na ya likolo ezali na ba porte ya pembe .

Motuka ya pembe ezali koleka na bala bala eza n'a batu na kati mibale bavandi kote oyo batie maboko n'a bango n'a ekuke ya motuka na sima ezali na motu moko avandi.

Etandelo oyo bazo tandela ba kopo na ba sani eza yako fongwama na kati ezali pembe pe bopeto ekuke nango ezali na langi ya bonzinga.

Sapatu ya mwana ya mobali ya mokolo batie na se ezali na langi ya moyindo na kati n'a yango ezali na langi ya motane eza na basinga ya kangama te.

Motuka ya monene oyo ememaka ba zelo na biloko nioso Yako tongela ezali na langi ya pembe liboso na ya mwindu na sima ematisi yango ezo sopa biloko eyaki nango.

Lipapa etelemi na se na sima ezali na langi ya pembe eza na biloko ya ba langi mosusu na kati ezali na ba singa mibale na mabende yako kangela yango.

Mwana mwasi bazali kokanga ye suki ya ba mèche ya minene oyo bakangaka bazo tika na kombo ya bata flay.

Bilenge mibali ba beti ndembo ba telemi nakati ya stade ya masano, balati bilamba yako kokana moko alati elamba ya langi ya mosaka liboso angunzami.

Ba mbuma ya matonge ezali ebele esika moko ezali ya kotela makasi mosusu moko moko nde ezali ya kotela makasi penza te.

Loboko esimbi kanya moko, na se ezali na sima batye elamba ya moke oyo panguselaka makolo liboso ya kokota na ndaku .

Buku ya Bana oyo ezali na kombo ya front ya cuisine ezali na limeyi ya maman aza liboso n'a Bana na ye misatu bavandi n'a mesa bazali koliya na kopo moko ekweyi.

Ba susi bavandi na mosala na bango bazali kokoma pe misusu bazali koloba pe koyoka batu oyo bazo sala na bango.

Ndaku oyo batu bayaka kobina na butu babengi yango night club libanda ezali na mabele.

Buku ya Bana ya ko tanga ezolobela jardin ya George eza monene te mais ekoki pona kolesa ye.

Na kati ya stade ya masano ezali na elenge mobali oyo atelemi alati elamba ya pembe likolo wana kupe ya moyindo eza pe na pembe pembeni.

Ba mbinzo ya mobesu ezali esika moko!ezali naba langi ya bokeseni ya moyindo na mosaka nano ekawuki te.

Ba mbwa ya zamba baza esika moko basimbani bazo pesana ba biz na kati ya zamba.

Basi mibale ba simbani moko alati chakosh mosusu asimbi matala tala bazo n'a téléphone bazo seka bazo tala liboso.

Ndako ya molayi ezali na ngambo ezali na ba place mineyi liboso nango ezali na bala bala ya monene oyo place mutuka elekaka pembeni ezali na mutu azo teka biloko naye.

Bikeko ya elamba elati elamba ya mwasi na langi ya motane pembeni ezali na bilamba ya mibali baza kotekisa.

Lopangu oyo esalisaka ba kimbizi na mboka ya Congo ezali na langi ya pembe pembeni nango ezali na ba nzete oyo ezali na langi ya pondu.

Mur oyo ya pembe ekomami maloba na langi ya motane, na langi ya bozinga, ezali esika ba christo bayaka kosambela po babondela Nzambe.

Sani ya mbele ezali likolo ya mesa, ezali na pili pili Yako kalinga pembeni ezali misuni ya kotumba na matungulu na pili pili ya mobesu likolo na mopanzi ezali na makemba bakalinga liboso kuna eza na ba kwanga bakata kata.

Kiti moko etelemi malamu likolo ya matiti oyo ezali na makasa ya langi ya pondu pe mosusu na makasa Yako kauka kiti ya libaya ezali na coussin place bavandelaka.

Ba mbetu etelemi likolo ya mabaya na se na kati kati ezali na mabaya na likolo ezali na ba coussin na ba etandelo mibale moko ezali ya oembe mosusu ezali na ba langi ya kosangana.

Na sima ya lopango ezali na bana bawuti kelasi, misusu ba lati bilamba ya kelasi te bazali kosakana na mayi oyo ezali kobima.

Limisi ezali na langi ya pembe ekomami na langi ya motane pembeni pe ezali na langi ya moyindo ezo lobela makambu ya Rotary International.

Ndako ya monene oyo ezali na lopango ya mabende oyo ba pakoli langi ya moyindo, ezali na kombo ya hôtel de ville Mossendjo esika bato bayaka kolala pe ko pema kosala mikolo.

Mituka ezali ko tambola na bala bala oyo ekokana oyo ememaka batu ba bengi ya go na kombo ya taxi, ezali ebele na ngambo misusu ezali ebele.

Motuka oyo ememaka batu, ezali na mutu atelemi na kati alati kaki mususu azali libanda azo Luka ndenge akota na kati.

Bilenge mibale babeti ndembo, bazali esika oyo ba sakanaka ndembo na bango ba misusu batelemi misato ba vandi na se.

Ndaku ya pembe ya munene ezali ya kala eza na salite na liboso na yango ezali na matiti ya salite pe na ekuke ya mukie Oyo ya mwindo

Sapatu ya motu mokolo pe ya mwasi etelemi na se ezali ya kala esi ebandi kobeba pe eza n'a langi ya moyindo.

Etandeli ezali na coin ya mur ezali na bisika oyo basali na mabende oyo epakolami na langi ya mwindu esika mosusu esalemi na mabaya.

Lipapa ezali na se na sima ya basi ya mikolo ya langi ya moyindo na likolo ezali na mbuma oyo ezali na langi ya mosaka.

Bana bazali na bala bala bazo sakana bango balati bilamba ya ndenge moko likolo balati pembe na se balati langi ya bozinga.

Ba kiti ya salon etelemi liboso ya ndaku eza na langi ya bonzinga na pembe eza misato ya monene eza na kati kati.

Tablo oyo ezali na lemeyi ya fololo, fololo ya langi ya motane na se ezali na langi ya pondu na Langi ya moyindo.

Sani ezali na kitambala na se etelemi na mesa ezali na mbuma ya malala ya langi ya motane, na mbuma ya malala ya langi ya mosaka, ezali na tangawisi, ezali na bitabe, ezali pe na carrotie.

Liboko ya mwasi esimbi ndunda oyo ezali na kombo ya chou eza Yako kata mbala mibale esimbi eteni moko.

Ndaku ya kitoko ezali na langi ya pembe ezali na bisika mibale ya se na likolo ezali na ekuke ya langi ya mwindo liboso ezali na ba fololo oyo ekoli na ba nzete oyo ezali na langi ya pondu.

Etandani oyo esalimi naba nzete na katikati ba tiye mabaya na pembeni eza ba nzete na sima nango eza naba matiti oyo makasa ekawuka.

Ba sani misato ezali likolo ya mesa oyo batandi kitambala, mibale ya munene ya pembe ya mbele ezali na manga oyo ba kati kati déjà mosusu ka kibakuli na yango ya mbele na yango pe eza na manga ba kati mike mike.

Loboko esimbi buku buku Oyo ezali na ba liyeme ya ba langi ekeseni misusu ezali likolo ya mesa oyo ezali na kitambala ya motane na ya moyindo

Kisi oyo ya mbuma ezali na kombo ya Paracetamol esalisaka batu mutu pas mikuwa ya pasi na nzoto pasi.

Bana basi bazo bina balati maputa ba matisi Maboko bazo sepela bazo bina.

Bana basi mineyi ya pembe batelemi bango balati bilamba ya moyindo na ba suki ya kolala na basapato na bango nyoso ya moyindo.

Bato ebele mibali na basi bazo bundana na ndenge yako kota n'a mutuka oyo ezo mema bango esika bazo kende.

Bana ya kelasi balati bilamba na bango ya kelasi moko amemi sakoshi na mokongo ya mwasi azali Awa pembeni alati elamba ya moyindo likolo azali kotambola.

Papa ya monene alati matalatala azo loba liboso ya batu pembeni naye azali na molangi ya mayi oyo yako mela.

Bendele ezali ya ko mata likolo ezali na langi ya motane, ya mosaka, na ya pondu. Pembeni ezali na mutu alati pe langi ya motane, na mosaka, na chapeau ya pondu.

Ba kiti oyo etelemi na se na mesa esalemi na bitoko eza ya monene na ya mikie na mesa nango nyonso eza bitoko.

Etandelo ezali na langi ya pembe esalami na mabaya nase ezali na ba pneus ya moyindo pe ezali na ba place oyo ekangami mineyi.

Bana ya basi na mibali bafandi na kelasi mibale oyo bazali liboso moko azali kotala téléphone naye moko ya mobali atelemi na sima naye

Mwana mwasi atelemi akangi suki naye asimbi eloko oyo bapesiye po awuti kolonga lisano bawuti kosakana

Makaku mibale bazali likolo ya nzete, moko ya mukolo azali lokola papa ya mususu bazali na langi ya moyindo na ya pembe.

Kisi ya mayi na kombo ya Vifex esalisaka na kosu kosu na mipanzi ezali na langi ya motane na ya pembe.

Papa ya libandi azo tambola azo kende liboso alati koti ya moyindo asimbi sakochi na maboko.

Ekeko elati eloko ya basi oyo balataka na kingo ya modèle ya Africa ezali na lange ya mosaka na lange ya pembe na lange ya bozinga na kati.

Liyemi ezali na motu oyo azali ko sepela amatisi loboko akangi makofi aza ko sepela ezali kolobela na mutu molongo.

Bilenge mibali motoba batelemi na ndembo na bango na se, na se ezali na mwa matiti mineyi balati bilamba yako kokana moko alati ya motane.

Mabende oyo efongolaka ba sete oyo ekangi n'a ba etandeli n'a ba kiti babengi yango n'a kombo ya vise.

Zamba ya monene oyo ezali na ba matiti na ba nzete eza na ba soda bazo tambola na kati balati bilamba na bango ya ba soda basimbi minduki pe balati na bikoti n'a bango.

Ekeko ya mwasi balatisa yango Elamba ya basi elati ya se ya mukuse na ya likolo etiki libumu polele.

Sani ba tia niama ya kotuba pebeni na pomme de terre ya kokalinga na ba ndunda ya mobeso pebeni.

Moto mobali ya mokolo angunzami akitisi loboko naye azali kolona nzete azo tia yango mabele po ekolo malamu.

Ba sani mibale ezali likolo ya mesa moko ezali na misuni ya soso ezali na maki ya kotokisama ekati mbala mibale na ba pomme de terre mosusu ezali na loso oyo batie ba ndunda na kati.

Loboko esimbi ba mbuma ya loso oyo ezali loso ya ko kauka Nanu balongoli ba poso te bayungola yango.

Mwasi na mobali batelemi basimbi mikanda bazali kolakisa biso mobali alati kazaka mwasi atie ba suki ebele na mutu

Lopango ya monene ezali na langi ya pembe ekomami na langi ya pondu ya poto poto digital nakati ezali naba nzete ya minene ezali na ba nzete ya moto Oyo epesaka biso komona

Likolo ya mesa ezali na ba papier oyo batiyaka biloko bakangi yango na singa neti liboke singa ya pembe.

Loboko moko esimbi sapato ya moto mokolo ya mobali oyo ezali na langi ya chokola na se ezali na sima.

Nzungu oyo ya libende ya moyindo elambaka loso na ndenge ya moto ezali likolo ya eloko oyo ezali na Iangi bozinga likolo ya mesa ya pembe.

Ndaku ya monene ezali na langi ya bonzinga na se ba mituka ya mike mibale ezo kende liiboso mibale mosusu ezo zonga sima.

Babetindembo bazali ko beta ndembo mibale bamati ba sauté mikolo bazali kobunda kokotisa ndembo na sanduku nayango.

Ba nzete ya minene etelemi na sima ya liziba ya mayi likolo nango zamba ya ba nzete milayi oyo ezali na makasa ya langi ya pondu.

Mwana mobali azo sakana na ndembo naye, amati likolo azolanda ndembo po atala ndenge yako kotisa yango nakati ya litunga wana.

Benda oyo ezali na miliki oyo ba sali glasses babengi yango n'a sans glasse etelemi ezali na libaya ya ko bendela ngo

Mesa ya nzete na likolo nango eza na tangawisi moko ya munene mosusu bakati kati kati na pembeni ezali na oyo bakati mikié mikié.

Mutu azokumba bwatu na kati ya ebale na ngambo kuna ba nzete eza na matiti .

Motuka ya pembe etelemi ezali liboso ya lopango ezali na mabende na nzete ya monene makasi.

Kisi oyo ezali na kombo ya Dexametazona esalisaka Bana maladie oyo ya ba nyama na libumu pe ko sanza na diarrhé.

Lopangu ya ba briki etondi na matiti, eza na matiti oyo emataka likolo ya ba mir yango nde eza likolo.

Mutuka oyo ememaka batu na Kombo ya kombi! Ya pembe!etelemi na kati ya lopango.

Mutu ya mobali azo tala awa, a lati matalana ya mwindu, na sima na ye ezali na batu ébélé bazo tala liboso kuna na ndaku ya molayi, eza na mundele moko azali na sacoche na Mukongo.

ndaku oyo ezali na esika ya ya kitoko ba fololo na matiti nase ya kitoko na likolo ndaku pe ya kitoko ezali na esika mibale na se pe na likolo

Sani ya plastic Oyo ezali n'a langi ya pondu eza nakati ba mbuma ya matondolo n'a payipayi Moko ekatani katikati bâtie ba tondolo likolo

Muana muasi amemi bébé na makolo naye, pembeni ezali na Bana misusu bakoli mua ndambu moko asimba muana na loboko mususu asimbi muana na loketo.

Loboko esimbi Kisi ya molangi oyo ya mayi ya sirop ya Bana ebikisaka bango maladie nyoso oyo ya ba nyama ya libumu

Basi misatu batelemi balati bilaba ya musala ezali n'a langi ya mpembe n'a bozenga.

Mafuta na kombo ya koko bata ezali ya basi pe na mibali esalisaka loposo oyo ezali yakokawuka elebisaka yango.

Sani ya pembe ezali likolo ya mesa Oyo etandami na kitambala sani ezali na biloko ya kolia ndunda n'a mbisi ya kokawuka

Motuka ya moyindo oyo babengi jeep etelemi na macadam ezali na ngambo na yango ezali na ndako ya monene oyo ezali na langi ya pembe pe ezali na tol ya moyindo.

Esika oyo batu bayaka komela masanga ya makasi to pe masanga ya sukali ezali na ba kiti na ba mesa n'a se batu bazali te.

Liyemi ezali na batu, mobali atelemi liboso azotala mwasi oyo azali pembeni naye na pembeni pe ezali na mwasi mususu azali na suki ya milayi.

Kisi ezali likolo ya mesa ezali ya ba mbuma ezali na mbuma kumi zomi ezali na kombo ya Chloramphénicol.

Mibali batelemi, liboso ya ndako bazali kokangisa foto! moko atie matalatala naye, na likolo na mbuzu naye !misusu bakitisi ba masque na bango , balataki ,mibali bazali komata, bazali kokende na kati ya ndaku.

Sani ya pembe eza na avocat ekata na kati kati batie ba carrotie likolo na ba tomate pembeni na lititi ya celery likolo.

Ba nzete mibale ya molayi ezali liboso na sima nango ezali na ndako oyo bazo tonga ya ba brique na pembeni na ndako ya manzanza na ba salité liboso.

Sapatu ya mutu mukolo eza likolo ya sima eza ya mwasi ya langi ya moyindo eza Yako niefumka pe ezali na eloko likolo nango.

Ba sani mitano ezali likolo ya mesa mibale ezali na ba soso ya ko kalinga Moko ezali na supu mibale mususu ezali na ba pomme ya ko kalinga

Mwana mobali oyo atelemi bawuti kokanga ye batie ye ba singa na sima ya maboko azali esika oyo ba kangelaka batu.

Ndaku ezali na kati ya lopango ndaku ezali na langi ya bozinga ezali na ekuke ya mukie na kalibonga etelemi liboso na ekuke na yango .

Oyo babengi yango na kombo ya dongodongo ezali bileyi oyo babengi ndunda ezalaka zeyi soki balambi yango.

Cantine etelemi likolo ya mesa Oyo ya nzete ezali na Langi ya chocolat , ezali na loboko ya libende ,likolo eza na pembe.

Oyo ezali safu eza na kati kati safu motoba na kwanga eza na kati ya sani.

Sani ya mbele ya kibakuli ezali na biteni ya bitabe na ya pomme oyo ya motane, na pomme ya langi ya pondu na kania likolo nango.

Mesa oyo ezali na ba sani na biloko ya bokeseni sani moko ezali na ba safu, sani mosusu ba kwanga, mosusu pondu, mosusu Thomson, mosusu makemba ya kokalinga na oyo ya loso ya pembe pembeni ezali ya nyama ya ngombe.

Sani ezali na ba mbila oyo batokisa moko ba mpanzi yango esi balie yango ezali likolo ya mesa ya libaya.

Foto ya batu mibale ya mibali, moko azali ko koma mosusu azali kotala ye azo seka bazo lobela musala malamu ya Mtn ya Congo.

Biloko ya ko lata na kingo esalemi na maputa ezali ya basi etandami na se na sima ezali na ba langi ya bokeseni.

Bilanga baloni ezali na ba ndunda ebele pe ezali Yako kabwana ezali pe ya monene makasi.

Sapatu ya mwana mokié ya mobali etelemi na se na sima ezali na langi ya moyindo ezali na kati na langi ya pondu ba singa na yango ezali na langi ya moyindo.

Mokonzi ya mboka Congo Brazzaville aza na mutu pembeni naye azo pesa ye elamba ekomami na kombo naye SASou Ngesu ezali na moko.

Papa moko ya monene alati lopete na maboko nyonso mibale na matala tala atelemi azo tala liboso.

Limeyi ezali na langi ya pembe, langi ya pondu, na langi ya moyindo, na langi ya lilala ezo lobela mosala ya Bergerie Sawu Jant.

Ndaku ezali na ekuke Yako kangama ezali na langi ya pembe na likolo nango ezali na langi ya motane ekuke ezali ya pembe.

Na mesa ezali na sani oyo ezali na supu ya musuni, pembeni nango ezali na masanga ya makasi oyo babengi na kombo ya black lebo na mosusu ezali na masanga ya Heineken.

Loboko esimbi kopo ya mbele oyo ezali na ba mbuma mbuma pe ezali na langi ya pembe likolo ya caisse oyo ezali na langi ya bozinga.

Bisika bazo teka bileyi oyo ezali bileyi nyonso ewutaka na miliki ya ngombe nde basalaka ba bileyi oyo ezali ba misusu ezali ba fromage.

Motuka ya monene ya pembe etelemi na se ezali na batu mibale ya mibali moko ya mwana mokié azali na sima alati bilamba ya motane.

Mibali ya mikolo mibale batelemi basimbi ekeko oyo ba pesaka bato oyo bazali balongi, moko atie musapi mibale oyo ezo lakisa ke baza balongi.

Mwasi na mobali ba telemi mobali asimbi mwasi naye na lipeka, mobali alati ekoti ya moyindo alati na sapato ya motane mwasi alati bilamba ya maputa asimbi sakochi na loboko.

Bala bala ya mabele oyo ekaboli ba ndako ezali na ba nzete liboso ya mapangu na batu bavandi na bala bala bazali ko teka.

Ba sapatu ya Bana mibali ezali na se etelemi na se ezali na langi ya motane na langi ya moyindo ezali na kombo ya Nike na ba singa nango yako kanga ezali motane.

Mwana mobali azali kolakisa biso ndenge oyo bakati ye suki esika moko alakisi bison elongi na pembeni mosusu akitisi moto po totala suki naye malamu.

Mibali mitano batelemi bazali ba papa mikolo bango nyoso balati ba kazaka, moko ya suka ati kazaka te bazali mindele pe bazali na ba suki ya pembe .

Kisi oyo ya mbuma ezali na kombo ya Socomol ezali na langi ya bozinga esalisaka na mutu pasi na moto na nzoto pe na paso na nzoto.

Ba kisi misato ezali likolo ya mesa moko basaleli etikali kaka na mbuma moko misusu ezali na ba mbuma nioso na kati nango.

Etandelo etelemi na se ezali na bisika mibale, bisika ya likolo eza na ba place misatu yakotia biloko ya kati kati eza ya KO kangama na se eza na place mibale Yako tia biloko nioso mibale eza ya kokangama.

Loboko ezali kolakisa biso lopete oyo molongani alatisaki ye ezali lopete kitoko ezali na mabanga na kati.

Bato bafandi na esika ya masakano bazo tala ba beti ndembo, bango nyonso balati bilamba yako kokana.

Loboko esimbi kisi oyo ezali na kombo ya Ketonazol esalisaka na maladie oyo ya libumu eza kisi ya mbuma pe ezali zomi na kati.

Ba tuku tuku etelemi libanda moko eza na police azali ko kumba, na pembeni eza na ba police mibale batelemi oyo bazali ko kumba te.

Mwana mwasi akangi suki ya kitoko Yako lala batie ba mèche ezali na langi ya motane na langi ya moyindo atali na se po totala suki naye malamu.

Awa nazomona eza bilanga ya madesu. Eza na makasa oyo eza na langi ya mayi ya pondu.

Bala bala ya munene ya goudron oyo etambolaka ba mituka na pembeni ezali na ba mwinda oyo ya bala bala na ba nzete ya minene ezali na kasa ya pondu.

Mwasi ya pembe ya mukié azali koseka akangi misu naye akangi suki ya ba mèche oyo ba bengi bata flayi atié makiki na misu naye.

Mwana ya mwasi ya pembe akangisi suki ya mèche alati elamba ya moyindo, asimbi na maboko mulangi ya masanga ya makasi oyo ezali na kombo ya primus.

Na lopango ya monene ezali na ba ndako milayi, ezali na langi ya motane likolo ya ba lilingisa ezali pe ba langi ya pembe na kati ya lilingisa.